Ny gazety mivoaka isan'andro dia mampahafantatra ny olona ny vaovao misy eto amin'ny firenena fa indrindra ihany koa ireo resaka malaza any ivelany. Amidy amin'ny vidiny dimanjato ariary izany gazety izany ary afaka manjifa azy koa ny olona rehetra.

Any ambanivohitra no tena ahitantsika karazana legioma maro isan-karazany. Anisan'izany ny voatavo. Ity voatavo iray ity dia toa miavaka kely satria ny voatavo fahita hatramin'izay dia malamalama ny hodiny fa ity kosa dia marokoroko sy mikitaotaona aoka izany, miloko volomboasary.

Takela iray izay mipetraka eo alohan'ity trano fisakafoana iray mampahafantatra ny fisian'izy ireo moa izy ity. Miloko mainty izany takela izany ary ahitana sarina lovia sy sotro rovitra ary antsy, eo afovoany kosa dia misy ny anaran'ity trano fisakafoana.

Efa harivariva tamin'izay, tratra hariva tetỳ ambony lakana ireto roa lahy, izay mitatitra entana mankeny amin'ny tanàna ampita. Mbola misy entana amin'ny gony roa eo ambonin'ilay lakana, ary samy somokotra sy sahirana izy roa lahy, mamohy izany sambo izany.

Ny sokatra dia anisan'ny harem-pirenena tena arovan'ny Fanjakana mihitsy satria dia vitsy an'isa izy raha eto amintsika ary fadina mihitsy ny manondrana azy any ivelany. Maro mantsy ireo olona any ivelany any no mitady azy.

Gazety iray vao nivoaka ny maraina teo izy ity, miresaka sy mampahafantatra ny resaka nataon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny filoham-pirenena iray any ivelany ; mampahafantatra ihany koa ny fifanarahana nataon'izy ireo.

Boky roa samy hafa no mipetraka eto ambonin'ity talantalana ity. Tsy misy idirany mihitsy izy roa ireto fa ny iray dia miresaka tantaran'ity Ramatoa, ny iray kosa dia miresaka adiady tany ivelany noho izany dia tsy mahaliana ny vehivavy ny mamaky ny iray, ny iray kosa dia tsy mahaliana ny lehilahy.

Fitoeran-javatra iray ahitana karazana voankazo maroloko tokoa ao anatiny, ahitana paoma, poara, voasary, akondro loko maro isan- karazany sady mahafinaritra ny mijery azy ireto.

Fiangonana Loterana Malagasy any ampita kely. Vao navaozina ity fiangonana ity. Fotsy ny lokon' izany Fiangonana izany, ary misy lavarangana eto ivelany. Miloko volotany kosa ny tafony.

Trano fivarotana iray izay mivarotra ireo kojakojan-dakozia sy fitaovana ilaina rehetra ao. Anisan'izany ny lovia. Misy ihany koa ireo lovia misarona izay afaka hitairizana sakafo na entina miasa na entina mianatra.

Lehilahy iray manampahefana, mazava ho azy fa manao akanjo mihaja foana izy rehefa hivoaka ny trano. Androany dia akanjo volondavenona ambony ambany no nanaovany ary mitondra famantaranandro izy eny amin'ny tanany, miloko mainty.

Talatalana maromaro izay hita ao anatin'ny ity tranom-barotra iray. Miavaka ny toerana misy ireto fitaovam-pianarana ireto, ao ny fandraiketana taratasy, ny tsaoka, ny penina sy ny maro hafa.

Toeram-pivarotana maromaro, izay samy manana ny entana amidiny avy, ary samihafa avokoa izy ireo. Ao ny mivarotra kiraro, ny mivarotra arina akanjo izay hoentina miasa na hoentina mianatra, mivarotra akanjo vitsivitsy, mpivarotra saina ary ety ivelan'izany tranombarotra izany a, dia ahitana ireny fitaovam-pitaterana kodiaran-droa ireny maromaro.

Rehefa mankany amin'ny trano famakiam-boky isika dia mahita fa misy talantalana maromaro itoeran'ireo boky ary milahatra tsara. Eo ivelan'ny boky moa no ahitana ny mpanoratra sy ny lohateny mba ahafahana misafidy izay ilaina.

Eo ambony talantalana iray, ahitana lovia maromaro. Misy sakafo samihafa ao anatin'ireo lovia ireo : misy ny vary sy hena, ary misy kosa ny mofo sy ny zavatra vita amin'irony varim-bazaha irony. Ao amin'ny kaopy iray kosa dia misy ranom-boankazo miloko volontany.

Rehefa tonga ny andron'ny mpifankatia dia mifanolotra fanomezana ireo mpifankatia, anisany zavatra tena fanomen'ny mpifankatia dia ny peratra, tena mariky ny fitiavana izany raha hoan'ny tanora ary faly ery ny vehivavy rehefa mahazo izany.

Rehefa manakaiky ny volana febroary sy ao anatin'izany volana izany dia vokatra sy mameno ny tsena ny rôtra ary isany voankazo tena matsiro izy io na dia somary mahafaika ihany aza. Miloko voloparasy ary ahitana voany kely ao anatiny.

Fanafody iray vita amin'ny zavamaniry ity fanafody iray ity. Manadio sy manasitrana ny Aty izy, ao anaty tavoahangy iray miloko fotsy, eto ivelany kosa dia misy ny fanazavana azy sy ny fomba fampiasana ity fanafody ity.

Ao anaty toeram-pivarotana akanjo misy irony sary vongana ampiaingona irony mba hampisehona ny didin'ny akanjo sy ny pôzin'ny olona raha manao azy. Maro ny karazana akanjo hita ao amin'izany toeram-pivarotana izany ary amin'ny lokony samihafa.

hato amin'iti toeram-pivarotana iray ity dia ahitana karazana entana maro fa ny tena betsaka ato dia ireo kojakojam-behivavy toy ny kavina ny vangovango ary ny peratra maro hisafidianana izy ireo satria samy hafavokoa ny endriny

Sainam-pirenena iray misy tokotany mangamanga ary misy kitana maromaro manodidina ilay tena sainam-pirenena. Io sainam-pirenena io dia miloko mena, miloko manga ary miloko fotsy. Ny sainam-pirenena moa dia mampiavaka ny firenena amin'ireo firenena hafa.

Vorilanona tery amin'ny kianjan'ny fahaleovantena androany ny manampahefana isan' antokony tonga teo ihany koa ireo antoko mpanohitra mba hanakorotana saingy teo ireo mpitandron'ny filaminana marobe niaron'ny vahoaka.

Rehefa fety haman-danonana dia matetika misy henan-kisoa foana ny laoka fa raha vao tsy misy an'izay dia mitovy amin'ny tsy fety ihany. Ao aorian'izay kosa ireo sisa tsy lany dia ampiarahana amin'ny laoka hafa. Ohatra, ampiarahana amin'ny ravitoto na anana na voamaina.

Talantalana maromaro ao anatina tranombarotra iray fivarotana vokatra fikarakarana volo ; ao anatina fitoerany samy hafa izy ireo amin'ny lokony maro isan-karazany ; ao ny fitoerany miloko mavo, miloko mena, ny loko maitso ao kosa ny tranony izay kely sy lehibe.

Ao amin'ny toeram-pivarotana fitaovana samy hafa indrindra fa ireo kojakoja ilain'ny ankizy amin'izao taom-pianarana vaovao izao, anisan'izany ireo : penina miloko mena, miloko maitso, miloko mainty, miloko manga, miloko volomparasy. Maro isankarazany izy ireo ary afaka hisafidianana tsara.

Ao amin'ny tsena iray fivarotana ireny fitoeran-javatra mety hasiana sakafo, mety hampirimana zavatra. Betsaka ny loko afaka hisafidianana ao : ao ny miloko mavo, ao ny miloko manga, ao ny miloko maitso, ao ny miloko mena, ary ao ny miloko volomparasy.

Horonantsary iray eto Madagasikara mpamokatra vokatra maromaro vita amin'ny zava-maniry. Betsaka ny olona no manjifa izany ao amin'izy ireo. Anisany tena be mpankafia sy be mpanjifa ny vokatra momban' ny irony zavatra mampaniry volo.

Trano lehibe iray izay orinasa mo izy ity. Orinasa iray mikarakara ireo karazana fitaovana rehetra ampiasaina amin'ny fahitalavitra. Misy ny anaran'ilay orinasa eto ivelany, miloko mainty ary ahitana rindrina miloko volomboasary sy fotsy.

Trano tena goavana sady miavaka satria betsaka ny varavarankeliny, betsaka ny varavarambeny. Tena mbola eo an-dalam-panamboarana izy ity, mbola tsy voaloko ary mbola tsy milalotra. Tena sarotra ny hanamboatra itỳ trano itỳ ary mety manam-bola ny tompony satria avo dia avo ny trano, misy rihana maromaro.

Biby tena mampatahotra ny eto an-tanàna ireto alika maromaro ireto. Iray ihany no tompony ary miambina trano lehibe izy ireo. Lehilahy iray no miambina azy rehetra ka atahoran'ny olona sao tsy ho voatazony rehefa mandeha eny an-dalambe.

Toerana iray izay fivarotana fanalana hetaheta anisan'izany ny kafe. Ahitana seza maromaro sy latabatra maromaro ao anatin'ity efitrano ity. Eto ivelany koa dia afaka hisakafoana tsara.

Toeram-pitsangatsanganana iray eny amoron-dranomasina. Izay tena mahafinaritra tokoa satria dia misy vato afaka hipetrapetrahana etỳ ampita, afaka hitazatazanana ihany koa ny eny amin'ny manodidiny. Eny ampitan'ilay raomasina dia hahitana tanàna maromaro, hahitana tendrombohitra, ary afaka hitazanana ny zavatra rehetra.

Biby kely iray majinika. Miloko mena ny vatany ary ny lohany dia miloko mainty, ny masony kosa miloko fotsy. Mandadilady eo ambony hazo lehibe iray izy, ary ny ravin'itỳ hazo itỳ dia miloko maitso.

Tranombarotra lehibe iray izay mivarotra ireo karazana fitaovana mandeha amin'ny herinaratra. Anisan'izany ihany koa ny finday. Maro isan-karazany izy ireo, ao ny lehibe ary ao ny kely, amin'ny lokony samihafa, ao ny efa ao anaty tranony fa ao kosa no mipetraka fotsiny.

Ny olona taloha dia tsy mba tia mankany amin'ireny mpitsabo mitsabo amin'ny alalan'ny fanafody ara-tsimika ireny fa ny ataon'izy ireo dia ny fanafody vita gasy ihany, toy ny ravinkazo tanehana dia atao evoka.

Ao amin'ny toeram-pivarotana lehibe iray eto antananarivo. Ahitana ireo karazan-tsakafo samihafa na ao anaty irony fitoerana irony na mifono zavatra. Anisany tena mahavantana ny olona ny mividy ireo zavatra vita amin'ny varimbazaha afaka anaovana sakafo matsiro tokoa mantsy izy ireny.

Tsakitsaky maromaro no hita eto ambony latabatra, anisan'izany ny voanjo izay miraraka ao anaty lovia, ny kafe ihany koa ao anaty kaopy ary eo ambonin'ny tasy.

Talatalana maromaro ao anatina tranombarotra iray, izay efa misy vokatra efa vita ao anaty tavohangy. Maro karazana tokoa ireto vokatra ireto : amin'ny loko ny samihafa, eo ny miloko mainty, ny miloko mena, ny miloko maitso, ny miloko volom-boasary.

Tranombatra iray mivarotra firavaka izay hita etsy analakely. Hahitana ireo karazana haingo rehetra atao amin'izy ireo. Anisan' izany ny vangovango fatao amin'ny tanana, amin'ny tenda, eo ihany koa ny famantaranandro, ny kavina.

Trondro iray tena miavaka kely, tsy dia fahitantsika amin'ny andavanandrom-pianantsika loatra satria tsy misy azy eto Madagasikara. Amin'ny lokony samy hafa izany trondro izany, na ny rambony na ny vatany ary misy tsilotsilo maro isankarazany eo amin'ny vatany.

Zavamaniry iray izay tena malaza izy ity fa hoe afaka atao fanafody hono ; tsy dia ahitana azy ny aty andrenivohitra fa any ambanivohitra any an'ala any no tena betsaka azy. Tadiavin'ireo manam-pahaizana izy itony, mba hanodinana fanafody.

Fitaovana iray hampiasaina any anatin'ireny orinasa ireny izy ity, ahitana azy ihany koa any amin'ireny tranom-barotra ireny. Misy kodiarana afaka hamindràna azy miloko mena, mainty ary volondavenona izy ity.

Tovovavy iray handeha hamonjy lanonana izy ity, mandeha eto amin'ny arabe. Manao ambonin'akanjo miloko volomparasy, mitondra pôketra mainty ary ny volony miloko mavo sy mainty ary miolankolana izany volony zany.

Fivarotana iray izay mivarotra karazana entana maro ; ary tena mahafa-po ny mpifidy tokoa satria dia hita ho avokoa izay entana rehetra ilaina toy ny : sakafo masaka, ny sakafo manta, ny fitaovam-pianarana sy ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavan'andro.

Takelam-pamantarana iray no mipetraka eo amin'ny lavarangan'ity trano lehibe, miloko fotsy ary misy lavarangana vita amin'ny biriky sy varavarankely ary varavarambe vita amin'ny fitaratra ; tena tsara tokoa raha ity trano ity. Tranona orinasa moa izany.

Vao maraina dia efa feno mpivarotra ireo entana avy any ambanivohitra ety Mahazo toy ny anana maro isankarazany, ny salady ary ireo tongolomaitso sy ny tongolo be.

Ny rano dia anisan'ny zavatra iray tena ilain'ny olombelona, raha tsy misy rano tokoa mantsy ny olona dia mety Hofaty. Anisan'ny fitaovana iray hampandehanana izany rano izany ity fitaovana iray ampiasain'ny JIRAMA ity, natao izy io mba hitsinjarana ny rano erakin' ny toerana rehetra.

Ao amin'ity trano famakiam-boky iray ity dia ahitana karazana boky maro. Ao ny amin'ny teny malagasy fa misy ihany koa ny amin'ny teny vahiny. Maro sy afaka isafidianana tsara izy ireo. Ny eo amin'ny fonony moa no ahafantarana ny zavatra ao anatiny, ny lohateny sy ny mpanoratra.

Trano lehibe iray mbola eo an-dalam-pamitana milalotra simenitra ny antsasany ary ny antsasany kosa mbola tsy milalotra. Ahitana varavarankely maromaro izany trano izany ary ahitana rihana iray, ny lavarangana ihany koa dia vita amin'ny simenitra.

Betsaka ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'aratra fa ity fitaovana iray ity kosa dia tena hafa kely satria fandrahoana sakafo izy ity ary tena matsiro ny sakafo izay andrahoana ao anatiny. Ireo olona manankatao no tena mampiasa azy : andrahoana akoho na ireo hena manta rehetra. Vetivety ihany dia masaka izany sakafo izany.

Ao amin'ny efitrano famakiam-boky iray misy karazana boky ao : ny amin'ny teny malagasy, misy ihany koa ireo amin'ny teny vahiny, maro afaka hisafidianana izy ireo ary misoratra eo amin'ny fonony ny anaran'ny mpanoratra sy ny lohatenin'ny boky.

Betsaka amin'ny tanora no manantona ireny toeram-pamakiam-boky ireny mba hahazoany mandranto fahalalàna, na amin' ny teny malagasy izany na amin' ny teny vahiny. Ny marika ahafantarana ny boky moa dia ny kisarisary eo ivelany ary ny anaran'ny mpanoratra sy ny toeranana nanoratana azy.

Ao amin'ny trano famakiam-boky iray ahitana talantalana maro samihafa, ahitana boky ao anatiny. Misy karazany maro izy ireo : ao ny boky manga, boky mena ary boky volontany, boky mavomavo sy ny boky volondavenona. Betsaka amin'izy ireo no misy sarisary isankarazany.

Lehilahy iray manao ambonin'akanjo sy ambaniny mitovy, amin'ny lokony volontsôkôlà, sola loha moa ity tovolahy ity ary zarazara hoditra, ny kapany dia miloko mainty ; andeha ho any an-tsena izy hividy ireo karazana entana ilaina.

Tovovavy kely iray mainty fihodirana tokony eo amin'ny dimy ambin'ny folo taona eo. Norandranan'i mamana izy mba tsy isavoritaka ny volony. Izy ihany koa dia mbola tsy mahavao-batana loatra ikarakara ny vatany sy ny volony.

tany izahay no mamboly karazana zavatra maro .Betsaka tokoa ireo vokatra vokariny ary amidy atỳ andrenivohitra, ao ny karazana sakay maromaro no nentiny anaty sobika miloko maintso ary miloko volom-boasary

Rehefa fotoanan'ny orana dia hitantsika fa tena mahazo aina aok' izany ny zavamaniry sy ny voary rehetra. Fotoana fanirian'ny voninkazo mihitsy moa rehefa fotoam-pahavaratra toy izao ary maitso dia maitso izy ireny.

Ny gazedy trandraka dia mamoaka vaovao isa- maraina ary mivarotra izany amin'ny vidiny dimanjato ariary. Resaka maro no resahany ao : anisan'izany ny trangam- piarahamonina, ny halatr' omby no lohateny lehibe ; ary kolokoly avo lenta, anjakan' ny dahalo ambony latabatra ny tanàna, hoy ihany izy eo ambany.

Nanatanteraka fampilalaovana ireo ankizy sy kilongakely ity mpampianatra iray ity, tamin'ny alalan'ny fampilalaovana amin'ny alalan'ny karatra. Misy kisarisary maro samy hafa ireto karatra ireto ary hampiadiana ka izay maharesy dia mahazo loka.

Tovovavy kely tena tia mihaingo raha i Mirana. Matetika izy dia manatsotra volo fa tamin'ity indray mandeha ity dia naolakolany izany ary tena nanome endrika azy mihitsy ; gaga ny reniny raha nahita izany ka nitsiriritra azy.

Ao amin'ity toeram-pivarotana iray, ahitana karazana entana maro indrindra moa fa ireo boky kely misy kisarisary maro samy hafa. Tena tian'ny ankizy tokoa ny mamaky azy ary mivarotra ihany koa izy ireo karazana fato-bolo.

Seranam-piaramanidina ity toerana iray ity noho izany dia ahitana olona maromaro eo miandry ireo havany izay avy any ivelany. Ahitana fiara mijanona ihany koa izay hinoana fa an'ireo olona miandry ny havany.

Na ny eto Madagasikara na ny any ivelany dia samy manaja fatratra ny sainam-pirenena, indrindra moa rehefa manangana azy. Ahitana karazana loko maro rehefa samy jerena avokoa ireny sainam-pirenena ireny. Anisan'izany ny miloko mainty, mavo ary mena.

Harona lehibe iray izay ahitana karazana voankazo maro ao anatiny toy ny akondro, ny paiso, ny kakia, ny garana, ny mananasy, ny voasary, ny ampongabendanitra izay tena hita sy tsapa fa mahasalama ny vatantsika tokoa ny fihinanana azy ireo.

Sary hosodoko iray efa vita ao anaty tabilao no mipetraka eto amin'ny rindrina, miloko fotsy ny rindrina ary ity solaitra misy azy kosa dia miloko volontany, sarina toerana any ambanivohitra misy trano roa ary misy sarety miloko manga eo ivelany.

Vehivavy iray somary zarazara hoditra, mihaingo fatratra ny tarehany mihosotra ireny masinjoany sy lokomena ireny, ny volony kosa miolankolana ny sisiny ary mifatotra boribory.

Firavaka sarobidy iray vita amin'ny volamena no mipetraka eto amin'ny fitoerany izay miloko mainty ato anatin'ity trano fivarotana iray. Manelatselatra aok'izany ity firavaka ity. Ahitana haingony miendrika sary voninkazo kosa eto ambany.

Trano lehibe iray izay trano efa natokana ho ampanofaina tokoa moa ity trano iray ity ; noho izany indrindra dia samy hafa avokoa ny lokon'ny efitra rehetra ao ny miloko maitso, ny miloko manga, ny miloko volontany, ny miloko volondavenona, ny miloko volomparasy.

Tanana tovolahy iray zarazara hoditra no mitazona tavoahangy kely, miloko maramara, ary ao anatiny dia ahitana menaka vita tamin'ny voanjo. Izy ity moa dia afaka ampiasaina raha handrahoana sakafo, tena matsiro tokoa.

Samy manana ny fomba fihaingony avokoa ny olona eto amin'izao tontolo izao indrindra fa ny samy hafa firenena. Na io fibango volo io aza dia tena samy hafa tokoa. Ao ny mandrandrana ny volony ho randra-mandady, ao kosa ny manao izany ho randra-telo mitsitokantokana.

Ny voasary dia anisan'ny voankazo iray tena mahasalama, betsaka amin'ny olona no mihinana azy amin'nizao ary misy kosa ny manao azy ho ranomboankazo, miloko maintso izy raha mbola manta, ary miloko volomboasary kosa izy rehefa masaka. Amidy eny antsena eny izy, afaka amidy tsirairay, fa misy kosa mivarotra azy amin'ny kilao.

Toerana iray eny Ampasanimalo, misy trano lehibe roa izay igagam-bahoaka, satria ny rindrina dia samy vita amin'ny fitaratra avokoa, ahitana ny aty ivelany rehefa miditra ao anatiny.

Olona maromaro miaraka amin'irony fitaovam-pitaterana kodiaran-droa irony no mijanona eto amin'ny sisin'arabe. Maromaro izy ireo ary samy manana ny karazany avy ireto kodiaran-droa : ao ny miloko volontany, ny miloko volondavenona, ny miloko mainty, ny miloko fotsy.

Trano iray vao notokanana sy vao vita vao aingana. Miloko volomboasary sy miloko mainty ity trano ity, misy varavarambe iray miloko mainty, ny varavarakely kosa dia vita amin'ny fitaratra ary ahitana ireo mitsatotsato-by mba ho fiarovana.

Renim-pianakaviana iray no tonga nanatrika ny fizarana irony marim-pahaizana ny zanany, nanao ambonin'akanjo miloko mavokely izy ary misy kisarisarim-boninkazo miloko fotsy eo amin'izany, manao ambaniny manga kosa, ny volony dia miloko mena.

Takelaby iray mipetaka eto amoron'arabe, hitan'ny mpandalo rehetra na ny mandeha fiara na ny mandeha tongotra, izy ity moa dia fampahafantarana ny menaka vaovao iray ary hanentanana ny olona hividy azy.

Betsaka ireo karazana kisarisary vita ny ankizy amin'ny fanaovana hosodoko. Misy amin'izy ireny no sarim-biby ao kosa sarin'olona ary ny ankamarony dia maneho ny hakanto ny tontolo. Tena mahafinaritra, betsaka no efa mampiranty izany na eto an-toerana na any ivelany.

Amin'izao ankatoky ny fidiran'ny mpianatra izao dia samy miketriketrika izay ampandehanana ny tsenany avokoa ireo mpivarotra ny fitaovam-pianarana. Ao ireo maka entana maro mba ho ampiratiana amin'ny ray aman-dreny.

Boky iray no mipetraka eo ambony fandriana. Ity boky iray ity mitantara tantara somary mampatahotra, miloko fotsy izany boky izany ary eto ivelany dia ahitana sarina voninkazo, ahitana ny anaran'ilay boky sy ny mpanoratra azy ihany koa.

Noho ny fisian'ny olona marobe mipetraka eto an-drenivohitra dia lasa misavovona eny an-tsisin-dalana eny ihany koa ny fako maro isankarazany ary tsy mahamenatra ny olona mihitsy ny manary izany amin'izao fotoana izao satria na ny lalan-drano aza dia efa difotry ny fako avokoa.

Toerana iray any ambanivohitra izy ity. Ahitana trano tafo bozaka iray, efa somary miendakendaka ny lokon' ity trano ary fotsy, misy hazo mifefy ao aoriana ary eto ivelany dia misy fiara iray miloko volondavenona.

Akaiky ny fetin'ny krismasy ka nanapa-kevitra ity mpivarotra ity fa hahenany ny vidin'entana mba hanentanany sy hisarihany olona hividy eo aminy. Nahomby tokoa izany satria dia betsaka ny olona nividy.

Fanafody iray vita malagasy izay namboarina tamin'ny alalan'ny ravinkazo izy ity. Vita ao anaty tranony miloko fotsy sy miloko maintso, ary afaka ny hasitranana aretina maro sy hiarovana amin'ny tsimok'aretina.

Tsy manome endrika fotsiny ny tontolo ihany ny hazo maniry eny an-tanàna eny fa indrindra ihany koa mitondra rivotra madio an'ny olona ; maro amin'izy ireny no afaka atao fanafody ary afaka ahodina ihany koa anaovana savony na menaka maro isankarazany.

Mpitatitra ireo entana avy any ambanivohitra mankaty an-tanan-dehibe ity fiara iray : matanjaka dia matanjaka izy raha faritana tsotsotra ny aminy dia miloko fotsy ary misy tsipika manga, ny kodiarany dia mainty avokoa ary ahitana tarehimarika fito, efatra, ray, efatra izy.

Matetika dia ny amoron'arabe no ahitantsika ireny takelam-by misy ny dokam-barotra ny oronasa ireny fa tamin'ity indray mandeha ity kosa dia teo ambony tambohan'olona no nahitana azy tambohana trano lehibe iray no nahitana ity takelam-by ity.

Tantalana iray ahitana ireo karazana fiteherizana antotan-taratasy amin'ny lokony maro samihafa. Ao ny miloko mavokely, ny miloko volomparasy, ny miloko maitso, ny miloko manga kely, ny miloko manga antitra, ny miloko mena.

Orinasa iray mpamokatra irony ranomanitra isan-karazany, amin'ny fofony maro samihafa. Tena betsaka ny mpanjifa izany, indrindra ireo tanora tia mihaingo, na lahy na vavy, na kely na lehibe, dia samy tia mampiasa itony ranomanitra itony, sady manimanitra aok'izany.

Rehefa makany amin'ny ireny tsena lehibe ireny isika dia mahita fa misy fitoerany maro isan-karazany ao hitahirizana ny sakafo mba tsy ho simba. Indrindra ihany koa hiarovana amin'ny loto maro isan-karazany mety hitarika tsy fahasalaman'ny olona manjifa azy.

Tena mahaliana ny ankizikely ny mamaky ireo boky misy kisarisary maro isankarazany indrindra fa ireny misy sarim-biby na sarin'olona mampiomehy azy ireny. Tahaka izany i Kanto, ity boky iray ity no tena famakiny matetika, ny kanto Rabe ny lohateniny.

Ao amin'ity toeram-pivarotana iray dia misy talantalana maromaro hitoeran'ireo ranon-tsavony anaty tavoahangy amin'ny lokony isan-karazany ao ny miloko manga, mena, mavokely, fotsy, maitso.

Fitaovana kely iray izay misy kodiarana izy ity izany hoe afaka atositosika sy afindrafindra eny rehetra eny. Misy familiana toy ny an'ny kodiaran-droa ihany koa. Mainty sy manga ny lokony.

Fonona kahie maromaro izay mipetraka eto ambony fandriana, ahitana loko azo hisafidianana tokoa izy ireto : ao ny miloko volontany, ny miloko manga, ny miloko fotsy, ny miloko mainty.

Tranombarotra iray izay mivarotra karazana entana maro. Anisan'izany ny fitaovana entina manadio toy ny kifafa, ny borosy sy ny maro hafa, fikosehana trano sy fanadiovana ny ao an-trano.

Fitaovana iray izay mandeha amin'ny herinaratra izy ity. Hampiasaina any amin'ny orinasa, na afaka hampiasaina ao an-tokantrano ihany koa. Mifono ao anaty baoritra izy io rehefa any anaty trano fivarotana. Miloko mena, manga, ary mainty.

Tovovavy iray somary zarazara hoditra. Malandina aoka izany ny hodiny. Manao ambonin'akanjo mena izy ; ny volony kosa dia avy nosasàna ary miholankolana sy mahafinaritra aoka izany. Miloko mainty dia mainty izany volony izany.

lavarangan'ny trano iray rakotra voninkazo ary tena maintso mavana aok'izany ny voninkazo manodidina ity lavarangana ity betsaka ny olona no mitsiriritra azy satria amoron-dalana moa ity trano ity ka maro amin'ny olona no mangataka sy mitsiriritra izany voninkazo maniry eo aminy

Betsaka amin'ny vahiny no liana sy tamana erỳ mitsidika irony toeran-javaboary, indrindra fa ny eny Mandràka. Betsaka ny zavamaniry isan-karazany ao ary ahitana rihan-drano mandeha ihany koa eo ampovoan'io ala io. Tena mahatamana ary betsaka amin'ny olona no mankafy ny tontolo ao.

Rehefa fiantomboan'ny herinandro toy izao dia ahitana fitohanan'ny fiara n'aiza n'aiza rehefa eto Antananarivo satria mivoaka daholo ny olona rehetra na ny olona hande hiasa, na ny handeha hianatra, na handeha hamonjy fivoriana.

Isika dia mihevitra fa ireo zava-maniry eny an-tsaha ihany no simbain'ny bibikely. Kanefa ihany koa dia na irony hazo lehibe irony aza dia hohanin'izy ireny ary rehefa lò dia mianjera.

Vonikazo iray maniry eny amin'ny rehetra eny izy ity. Mitovitovy amin'ny ravim-bomanga ny raviny ary dia mandady toy ireny mihitsy koa izy saingy ny mampiavaka azy dia misy voniny miloko mavokely lavalava ary manaraka ny tahony.

Tovovavy iray fotsy fihodirana miloko mena ny volony ary misy karazana kavina telo amin'ny sofony. Manao manjamaso izy ary ny molony ihany koa dia misy lokomena, ny ambonina akanjony moa dia miloko volomparasy.

Mahafinaritra ny renim-mpianakaviana mihitsy ny mikarakara ny zaridaina rehefa fotoana ny tsy fiasana iny. Mahafinaritra azy mihitsy ny miava ireny, mamindramindra azy amin'ny toerana samihafa ary koa manondraka azy.

Ny tena fahita eny an-tsena eny rehefa fotoana fahavokaran'ny poma sy ny paiso dia izy ireny ny tena mitobaka. Mora ny vidiny ary mahasalama ny vatana ny fihinanana azy.

Androany dia nanao fampiharana ireto mpianatra ho mpitsara, ka nentina tao amin'ity toerana fitsarana iray mihitsy izy ireo. Nisy ny nandray anjara fitenenana, nisy kosa ny nanao solotenan'ireo mpanotrona.

Talatalana maromaro ao anatin'ity tsena iray. Izy ireto moa dia ahitana rano isan-karazany amin'ny anarany samy hafa avy. Mazava ho azy fa samy hafa ihany koa ny vidin'izy ireto.

Betsaka ireo karazana boky hitantsika rehefa mankany amin'ny trano famakiam-boky isika, isan'izy ireny amin'ny teny vahiny fa misy kosa amin'ny teny Malagasy. Ny tena mahavariana ny tanora amin'izao moa dia ny mamaky tantara; tena manome hanatra tokoa mantsy izy ireny.

Ny akamaroan'ireny akora fototra ampiasaina anaty orinasa ireny dia ravin-kazo, indrindra moa fa ireo mpamokatra savoany, misy zao ny vita amin'ny dingadingana, misy ihany koa ny vita amin'ny vahona ary misy ireo vita amin'ny ravin-kazo maro isan-karazany.

Rehefa mitady toerana hitsangatsanganana na ialana sasatra dia matetika any amin'ny toerana misy rano foana no tadiavina ; mahafinaritra tokoa moa ny satria afaka milalao rano, milomano, makasary ary mitazantazana sy mipetrapetraka.

Ankizy maromaro ao anaty efitrano fianarana iray, maizina dia maizina ny ao an-dakilasy ary samy mitazona jiro avy hitsilovany ny eo anoloany, mampalahelo tokoa ireto ankizy satria dia mianatra ao anatin'ny maizina.

Ao amin'n'ity tsenam-barotra lehibe iray, eto Antananarivo, dia misy karazana fiara maromaro, izay nafarana avy any nivelany. Amin'ny lokony isakarazany izy ireo ao ny miloko manga, fotsy, mena, mainty ary volomboasary.

Betsaka amin'ny orinasa ny mametraka ireo takela- by eny amin'ny arabe eny, mba hampafantarana ny momba ny orinasa misy sy ny zavatra ataony ary ny laasan'io orinasa io, betsaka amin'izy ireny no manao loko maro samihafa ; fa ity takala- by iray ity dia : miloko mavo, miloko maitso, miloko volontany ary miloko manga.

Natao tetsy amin'ny kianja lehibe iray etsy Ambatomanga ny famaranana ny baolina kitra nandritra ny fifanintsanana teo amin'ny ekipa roa samy hafa. Naharesy tamin'izany ny ekipa manao akanjo maitso sy ny ekipa manao akanjo manga.

Tovolahy iray manao ambonin'akanjo sy ambany mitovy samy miloko manga. Ny kapany kosa miloko fotsy. Zarazara hoditra moa izy ity ary manao satroka mainty, mitondra pôketra kely miloko volontany ary mandeha amin'itony kodiaran-droa itony handeha hiasa.

Ao amin'ity trano fivarotana iray ity dia ahitana karazana firavaka maro, samihafa avokoa ny tefin'izy ireo ao ny vita amin'ny volamena, misy ihany koa ny volafotsy hapetraka eo amin'ny modely miloko mainty moa izany mba ho hitan'ny mpandalo.

Sakafo sy zava-pisotro maro no naroson'ireto tompo-pety tamina lanonana iray, afa-po sy nahafinaritran'ny olona avokoa ny sakafo rehetra tao na ny zava-pisotro satria dia tena ara-pahasalamana tokoa ny sakafo, nahitana legioma, vary, lasary.

Entana maro karazana no hita tao anatin'ity tranombarotra lehibe iray ity. Miavaka isaky ny talantalana kosa anefa izany. Eto izao dia misongadina ny fitaovan-dakozia, ny lovia, ny lovia misarona, ny vilany fanendasana sy ny maro hafa.

Mpivarotra vato no asan'ity rangahy lehibe iray. Manakarama tovolahy maro izy mba hamaky ireny vato ireny indrindra fa ny eny amin'ny tendrimbohitra. Vakina sy atao manana endrika efajoro izy ireny ary alain'ny fiara lehibe mba ho amidy.

Talantalana maromaro izay ahitana karazana fitaovam-pianarana : anisan'izany ny penina, ny kahie, ny fonon- kahie ; fa indrindra ihany koa ireto fitoerana atotan-taratasy, afaka itehirizana azy tsara : ao ny miloko manga, volondavenona, volomparasy.

Ramatoa iray sy ny zanany mirahavavy dia nanapa-kevitra fa hiandry fiara eto mba andehanan'izy ireo mankany ambanivohitra ka ity fiara iray miloko volontany ity no nandalo ary dia nanakana izany izy.

Vorona mahafatifaty iray no mipetraka eto amin'ity hazo somary lava. Miloko manga ny elany sy ny lohany. Ny ambany kosa miloko fotsy. Ny masony mainty sy fotsy.

Takelam-pamantarana iray miloko manga ny tokotaniny ary miloko fotsy kosa ny soratsoratra eo aminy. Izy ity dia ahitantsika azy eny amoron- dalana eny na ihany koa eny amin'ny toerana izay misy azy.

Rehefa mitsidika ireny toerana fanaovana volo ireny isika dia mahita fa tena samy manana ny tiany tokoa ny olona ; misy ny tia mandoko volo fa misy kosa ny mijanona amin'izao ihany mainty sy lava ihany ny volo tiany.

Trano lehibe iray, eo amoron-dalana no misy azy. Tena hafakely izy satria manome telozoro ny tafony, tsy toy ny fahitantsika ny andavanandro. Vita amin'ny tanimanga moa izany ary ny rindrina kosa tsy miloko.

Eo ambony talantalana iray, ahitana boky kely miloko manga ary misy sarin-tanin'i Madagasikara. Ahitana soratra miloko fotsy ihany koa milaza ny volana roa ambin'ny folo ao anatin'ny taona eto Madagasikara.

Mikarakara fety ho famoahana ny zanany vita fianarana ity tokantrano iray. Nohaingona fatratra ny ivelan'ny tokotany. Nasiana lamba manakona. Nasiana ireo karazana haingo maro isan-karazany ihany koa.

Trano goavana iray eto Antananarivo, miloko volontany ny rindrina, misy ihany koa ny fotsy ary volondavenona. Ny varavarankely sy ny varavarambe dia samy fitaratra avokoa. Na ny lavarangana ary dia fitaratra ihany koa. Tena miavaka izy satria vitsy amin'ny olona no mahavita trano toy izao. Misy jiro lehibe iray arỳ amin'ny lavarangana.

Ao amin'ny efitrano fivarotana iray lehibe eto Antananarivo, dia ahitana karazan'entana maro isankarazany, indrindra fa ireo kojakojam-behivavy sy ny akanjo maro samihafa ; misy amin'ny lokony samihafa izy ireo ary misy amin'ny habeny samihafa ihany koa.

Rehefa mandeha ny toerana iray mbola tsy fantatra dia matetika manontany olona foana fa aty Antananarivo kosa rehefa mandeha dia misy ireny takela-by ireny izay mampahafantatra ny toerana izay aleha ohatra amin'izany izao ny eny Isotry, Ampefiloha, Antaninarenina.

Talatalana iray izay ao anatina trano fitaratra, ao anatina tranom-barotra izay. Tavoangy kely no tena betsaka ao, misy ireo vokatra hamidy ao ny menaka ao kosa ny fanasana volo.

Trano iray mbola eo andalam-panamboarana, misy kitsatotsatoka hazo maromaro manodidina azy ary voafefy jefira izany mba tsy ho hitan'ny olona ny zavatra mbola tsy vita. Mbola tsy milalotra moa izy ity ary mbola tsy misy varavarankely.

Rehefa makany amin'ireny efin-tranona tovovavy ireny isika dia ny hitan-tsika eny ambonin'ny latabatra na talatalana eny amin'ny tranony dia ireo karazana vokatra maro fampiasa amin'ny volo tahaka ny menaka na ranon-tsavony na savony mihitsy.

Talantalana iray izay ahitana karazana loko. Izy ireto moa dia efa vita ao anaty tranony vy ary sokafana izay vao afaka ampiasaina. Misy mavo, maitso ary manga izy ireto.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

Tovolahy iray mainty fihodirana no mandoko ity rindrina. Efa ho vita izy fa manao famaranana fotsiny sy manao ny haingony. Nolokoina fotsy ny rindrina ary nasiana haingony miloko mavo sy teboka maintimainty.

Any ambanivohitra any dia ny fambolena sy ny fiompiana no tena fiveloman'ny olona, satria mbola malalaka tsara ny toerana, ka afaka anaovana fiompiana maromaro. Anisan'ny zavatra ompian'ny olona any ny voromailala. Betsaka amin'ny olona no mahavanona azy satria biby tena mahafinaritra izy.

Sainam-pirenena iray izay manamarika ny maha izy azy ny firenena iray any ivelany. Amin'ny karazany telo izany lokona sainam-pirenena izany, ao ny miloko fotsy, manga ary mena.

Handeha hamonjy fety ity renim-pianakaviana iray ka nanapa-kevitra izy fa mba hikarakara ny volony ao anatin'ireny trano fikarakarana volo ireny ; mainty dia mainty ny volony ary fohy.

Mpianatra maromaro ao anatina efitrano fianarana iray. Samy manao fanamiana mitovy avokoa ny mpianatra, miloko maitso. Ny mpampianatra kosa dia manara-maso azy ireo amin'izay zavatra ataony.

Trano iray vao vita izy ity ary mbola vao mikasa ny hifindra ireto tompon-trano. Efa vita karakara kosa anefa ny eto ivelany, efa misy zava-maniry maro isan-karazany miloko maitso ; ny trano miloko fotsy ary ny varavarankely sy varavarambe dia vita amin'ny fitaratra avokoa.

Vehivavy iray sy ny zanany vavy kely, mijoro eo anoloan'ny trano lehibe iray miloko fotsy ary ahitana varavarana manga. Manao akanjo mena io vehivavy io ary manao saron-doha manga. Ny zanany kosa dia manao akanjo misy tsipika mainty ary ny tokotaniny fotsy. Ny ambaniny dia pataloha manga, misy sary voninkazo manga sy mavokely.

Ny fitohanan'ny fiara no tena malaza rehefa amin'ny maraina ety Antananarivo. Betsaka amin'ny mpiasa mantsy ny andeha iasa ary ny mpianatra koa no andeha ianatra. Ka ny fitohanan'ny fiara no tena manahirana azy ireo. Anisany mahatonga izany ny fahateren'ny lalana sy ny fivezivezen'ny olona maro be eto Antananarivo.

Ao amin'ity toeram-pivarotana lehibe iray dia ahitana talatalana maromaro hitoeran'ireo karazan-tsakafo anaty baoritra miloko samihafa. Ao ny miloko maitso, volontany, volomboasary, mena ary mainty.

Vehivavy iray no handeha hiasa amin'itỳ maraina itỳ. Manao akanjo manga izy ary manao kapa volontany. Ny pôketra ihany koa dia mitovy loko amin'ny kapany, volontany manaraka izany. Maika aok'izany izy hamonjy ny asany, mety tara angamba ?

Tavoahangy kely maromaro izay ahitana karazana haingo isankarazany ; tsy mitovy ny fampiasana azy ireo satria ny sasany atao amin'ny molotra, ny sasany atao amin'ny hoho ary ny sasany kosa ranomanitra.

Toeram-pianarana iray izay mampiofana ny ankizy amin'ny alalan'ny sampam-pianarana miisa roa ity fianarana ity, malaza dia malaza aok'izany ary eo ivelan'ny toeram-pianarana dia misy takela lehibe iray mba hahitana sy haha-mora hahafantarana azy.

Vokatra iray amidy ao amin'ny tsenam-pivarotana iray izy ity. Tena tsara ary mety amin'ny olona tsara. Betsaka ny olona efa nanjifa azy ary maro amin'ny olona no liana amin'izy ity. Manentana antsika ary mba ho tonga ividy etỳ amin'ity toeram-pivarotana ity satria alefa mora ny zavatra vokarin'izy ireo.

Manan-katao sy tsara asa ny tompon'ity trano iray ity ka tsy mahagaga loatra raha toy izao ny hatsarany, avolenta tokoa ary manaraka ny fenitra aho izay anamboarana azy, vita amin'ny vato ny fototra, ny eto ivelany kosa dia zavamaniry maro isankarazany, vita karakara fa tsy ireny maniriniry fotsiny ireny.

Ity tovolahy iray ity dia mpanjaitra irony seza fatao ao amin'ny fandraisam-bahiny irony. Mivarotra izany izany izy ary manatitra ny entana any an-tranon'ny olona mpanjifa. Ity seza iray ity izao dia miloko volondavenona ny vatany ary ahitana ondana miloko mena kosa eo amboniny.

Tsena eny Mahamasina rehefa alakamisy toy izao ka noho izany indrindra dia maro ny olona mifamezivezy eny, maro koa ny mpivarotra ny tonga mamelatra etana eny toy ny mpivarotra akanjo, ny mpivarotra kiraro sy ny maro isan-karazany.

Sainam-pirenena iray izay an'ny firenena ny ivelan'ny Madagasikara any izy ity, miloko maintso ny tokontaniny, eo amin'ny voany kosa dia ahitana faribolana iray miloko mena ; izy ity moa dia mahafinaritra ny mijery azy.

Boky iray miloko manga ny fonony ary ahitana soratra fotsy misy ny anarany mpanoratra sy ny lohatenin'ny boky. Ny ankizy kely moa no tia mamaky azy ity satria karazana kisarisary maro no hita ato.

Ato amin'ity toeram-pivarotana iray ity dia mivarotra ireo karazana legioma ary misy ihany koa ny anana, ny angivy izay vokarin'ny olona any ambanivohitra any moa ka entiny miakatra aty an-drenivohitra mba ho jifain'ny mpanankarena.

Ao amin'ny toeram-pisakafoanana iray sady fivarotana irony zava-pisotro mahamamo isan-karazany. Betsaka ny tovolahy sy ny rangahy no tonga manjifa izany toaka izany ary mipetrapetraka ao rehefa hariva ny andro.

Karazana baoritra kely maromaro fitoerana fanafody no hita eto ambonin'ny talantalana iray. Samy hafa avokoa ny lokon'izy ireto : ao ny miloko fotsy, manga, mena, mavokely ary volomboasary.

Rehefa any ambanivohitra any isika dia miaina anaty natoraly tanteraka satria ny tontolo manodidina dia maitso mavana ary ahitana rivotra madio ; tena mahatamana satria tony tsara ny saina ary miadana ery ny vatana.

Tena manan-talenta tokoa raha ny Malagasy, indrindra fa amin'ny fanaovana hosodoko. Afaka ampiasaina atao haingon-trano ny hosodoko, afaka atao fanomezana ho an'ny olona ihany koa. Betsaka ny olona no tena tia sy mankafy ny zava-kanto satria anisan'ny manome lanja ny firenena iray ny zava-kanto ao aminy.

Toerana fisakafoanana iray izay hita eto Antananarivo. Miavaka kely izy ity satria sady misy ao ivelany, misy kosa ny ao anatiny. Ny eto ivelany no tena mahafinaritra satria afaka mitazatazana ny manodidina sady malalaka tsara ny toerana.

Ireny tranombarotra lehibe ireny, indrindra fa ny eto Antananarivo dia saika eny amorona arabe no ahitana azy. Ny anton'izany dia mba halaza sy ho hitan'ny be sy ny maro ny fisiany, ka tsy ho sarotra amin'izy ireo ny hitady azy.

Vorona maromaro no miaraka maniditsidina eny ambony eny ary mankafy ny tontolo mihitsy izy ireny. Miloko mena, manga, volotany ary fotsy izy ireto.

Ao amin'ny toeram-pivarotana iray, ahitana talantalana maromaro miloko volondavenina ary misy boaty kely maromaro ihany koa misy ireo vokatra vokarin'ny orin'asa amin'ny lokony samihafa izany : ao ny miloko manga, miloko volontany ary miloko mena.

Rehefa alakamisy dia tsenan' Andravoahangy. Betsaka ny mpivarotra no tonga eny, anisan'izany ity mpivarotra voankazo iray ity : mivarotra akondro izy, mivarotra voasary ihany koa. Tena masaka ny voankazony, mampitehividy. Maro ny olona no liana amin'izany ary anisan'ny tena mpivarotra azo antoka izy, satria tsy mba manambaka olona izany.

Ny gazety rehetra nivoaka ny maraina teo dia saika niresaka ity vaovao mahafaly iray ity satria dia tsy nampoizin'ny Malagasy maro fa ny solotenan'izy ireo izay nalefa tany ivelany dia nanamarika tokoa ny maha-malagasy azy tamin'ny ady hevitra izay nokarakaraina niarahana tamin'ny vahiny.

Eo ambony talatalana iray misy lovia miloko fotsy ary ao ananatin'ireo dia misakafo samy hafa, ovy nendasina totikena miaraka amin'ny paty ary misy mofo, atody, misy kaopy misy ranom-boakazo ihany koa eo.

Toeram-pivarotana firavaka iray etsy behoririka. Maro isan-karazany ireo entana ao aminy, ao ny vita amin'ny volafotsy, ao kosa ny vita amin'ny volamena ; misy kavina, misy vangovango ary misy peratra. Betsaka ny tovovavy no manjifa izany ao.

Takela-by iray izay mampiseho sy maneho ny fisiana orinasa iray izay mivarotra ireny jiro mandeha aminy herin'ny masoandro ireny. Miloko mavo izany takela-by izany ary ny soratra kosa dia miloko maitso.

Ao amin' ity toeram-pivarotana fanafody iray dia misy talatalana maromaro. Miloko mavo ny amboniny ary miloko mena kosa ny tapany ambany. Misy fanafody anaty boaty kely maromaro eo ary misy ihany koa ny amin' ny tavoangy kely.

Taloha dia mbola tsy nisy ny fiara na irony kodiaran-droa irony fa ny soavaly no fitaovam-pitanterana entana na ahafahan'ny olona mivezivezy iany koa. Tena mahafinaritra ny mitaingina itony soavaly itony, amin'izao kosa anefa dia tsy dia ahitana azy loatra eto madagasikara raha tsy amin'ireny toeram-pitsangatsanganan ireny iany.

Ny zavamaniry no tena akora fototra fanamboarana ireo savony sy ireo menaka maro isan-karazany, ao amin'ny orinasa iray eto Antananarivo. Betsaka ny olona no tonga manjifa azy ireny rehefa any amin'ny toeram-pivarotana satria tena mahatsara volo tokoa.

Renim-mpianakaviana iray, manao akanjo tohi-tena, miloko maramara ary manao kapa miloko mena sy mainty ; izy ity moa dia handeha hiantsena ka mijoro eto alohan'ity fivarotana iray.

Tovolahy iray no mitazatazana eto an-davarangana, andeha hivoaka izy ireo ka miandry ny Ray amandreniny izy ; zarazara hoditra izy ity ary manao ambonin'akanjo fotsy manao ivelan'ny mainty.

Trano fisakafoana sy fisotroana itỳ efi-trano iray itỳ. Ahitana seza sy latabatra maro karazana ato anatiny. Ao ny seza somary avo, ny latabatra avo ihany koa, ao kosa no somary iva. Ahitana sarisary isan-karazany eny amin'ny rindrina.

Trano iray tena tsara tarehy tokoa, miavaka kely satria dia ahitana rihana iray izany ary misy lavarangana manodidina kosa ao amin'ny farany ambany. Miloko mena ny lavarangana ary vita amin'ny vy. Misy sisiny miloko volon-tsokolà moa ny tafon'ity trano ity ary ny varavarankely dia samy vita amin'ny vy avokoa.

Ato amin'ity trano fivarotana ity dia ahitana karazana entana maro. Misy amin'izy ireo no vita avy amin'ny plastika fa misy ihany koa ireo vita amin'ny hazo na ny fitaovam-pihainoana izany na ny fitaovan-dakozia.

Lehilahy iray andeha hamonjy ny lahasany izy ity ka mijoro miandry fiara eto amoron-dalana. Manao ambonina akanjo miloko fotsy misy sary mainty, manao pataloha miloko manga ary mitondra kitapo miloko volontany.

Betsaka ny takela-by hitantsika eny amoron-dalana eny. Izy ireny dia mampafantatra ny olona ny fisian'ny orinasa, na toeram-pianarana, na fikambanana entina hanaovana dokam-barotra. Izany ireny takelaka ireny fa indrindra ihany koa ireo peta-drindrina dia mampafantatra.

Ny tena zavatra manahirana ny vehivavy indrindra dia ny mikajy ny hatsaran-tarehany sy mikarakara ny volony, maro ireo menaka sy savony ampiasainy amin'izany mba hampamainty sy hampalandilandina ny hody tavany ary indrindra ihany koa mba hahatonga azy ho tsara tarehy.

Trano lehibe iray izay tena mahavariana ny mpandalo tokoa ny mijery azy ity. Ahitana efitra maromaro ny varavaram-be sy ny varavarankely dia samy vita amin'ny vy avokoa, misy ireny tsatotsatoka fiarovan' ireny ny lavarangana miloko mena ary misy tsatoka vita amin'ny biriky.

Trano iray amoron'arabe ahitana kodiarandroa maromaro manodidina azy. Ahitana fiara mivezivezy ihany koa eo afovoan'ny arabe. Betsaka amin'ny olona no mahita ity trano ity fa trano hafahafa satria ny rindriny dia fitaratra.

Ao amin'ity toeram-pivarotana iray ahitana talatalana maromaro izay misy karazana zava-pisotro vita avy amin'irony entona irony ; misy isan-karazany izy ireo ary amin'ny lokony samihafa : ao ny miloko volomboasary, mainty, mena ary mavokely.

Toerana iray fivarotana ireo karazana legioma sy voamaina isan-karazany ity toerana ity. Tsena ny tantsaha moa niantson'ny besinimaro azy satria rehefa alarobia toy izao dia hita eto avokoa ny karazana anana sy ny voamaina isan-karazany.

Vokatra maromaro izay natokana ho an'ny vehivavy ireto mipetraka eto ambony lamba miloko fotsy ireto. Miloko : mavo, mavokely, mena, volomparasy, volomboasary, maitso. Izy ireto moa dia natao mba hanaingona ny tarehy indrindra ny molotra.

Raha ny firenena eto amin'izao tontolo izao dia ahitana karazana saina maro samihafa tokoa rehefa tafavondrona. Ity saina iray an'ny firenena any ivelany ity dia miloko mena, miloko manga, miloko mavo ary miloko maitso. Tena hafa kely ny azy satria efatra indray ny lokon'ny sainam-pirenenany.

Toerana iray izay fivarotana gazety ity toerana iray ity. Ramatoa efa somary lehibebe no mivarotra azy eto. Mipetaka amin'ny rindrina izany gazety izany ka izay vonona ny hividy dia maka azy eo fotsiny.

Tena mahafinaritra tokoa raha ny tontolo ambanivohitra, feno zavakanto avokoa ny manodidina rehetra indrindra moa fa ny mitazana ireo fambolena maro isan-karazany izay fataon'ireo mpamboly sy ny tantsaha.

Any anaty hazo dia tena betsaka ireo biby manorim-ponenana any. Manao trano afaka hitoerany izy mba hasiany ireo zanany ary hanaterany ireo sakafo izay hoaniny. Maro ny olona no liana sy mankafia ny hakantony zava-kanto, indrindra fa ny manara-maso ireo biby fiompy ihany.

Fitaovan-dakozia maromaro no mipetraka eto amboniny latabatra, vita amin'ny hazo ny ankamaron'izy ireo, anisan'izany ny sotro be, ny sotro, ny antsy ary ny sotro rovitra.

Ato amin'ity toeram-pivarotana iray ity dia misy talantalana maromaro izay itoeran'ireo karazana tavoahangy amin'ny lokony isan-karazany : ao ny miloko maitso, manga, mavokely, volontany ary volomparasy.

Ao anaty fitaovana iray mandeha amin'ny herinaratra, ahitana irony fitoeran-javatra miloko amin'ny lokony samihafa : ao ny miloko mavo, ao ny miloko mena, ao ny miloko manga, ao ny miloko fotsy ary ao ny miloko volomboasary.

Talatalana kely vita amin'ny hazo izay ao an-dakozia no fitoerany, ipetrahan'ireo karazana kaopy kely miloko fotsy, maitso ary mainty. Izy ireo moa dia atahorana ho vaky ka apetraka eo amin'ny tsara toerana.

Ato amin'ity toeram-barotra iray ity dia misy karazana entana maro indrindra fa ireo fitaovan-dakozia izay mandeha amin'ny herinaratra. Ny ankamaroan'izy ireo moa dia nafarana avy any ivelany ary nentina tatỳ amintsika mba ho amidy sy ho jifain'ireo olona manan-katao.

Vokatra vita vahiny iray izay amidy eto Madagasikara. Fanao amin'ny molotra izy io ary ny vehivavy no manao azy. Ao anaty tranony iray miloko fotsy sy miloko mena. Eo ivelan'ny tranony kosa dia ahitana ny anaran'ilay vokatra.

Afa-panadinana ity zazavavy kely iray. Nampanantena azy ny reniny fa hividianany fanomezana io zazavavy kely io raha nisondrotra soa aman-tsara. Nanapa-kevitra ary ny reniny fa boky kely misy sarisary no hovidiana ho an'ity zanany.

Tsena iray ahitana karazana mpivarotra maromaro. Ao ny mivarotra kiraro amin'ny endriny samy hafa, ao kosa ny mivarotra kapa, ny mivarotra sakafo masaka, ny mivarotra ireo karazana kojakoja ilaina amin'ny volo, amin'ny vatana, toy ny menaka sy ny ranomanitra, ny mpivarotra kilalaon'ankizy ihany koa etsy andaniny.

Toeram-pivarotana ireo kojakoja sy karazana zavatra ilaina ao an-tokantrano ity tranom-barotra iray, anisan'izany ireo lamba famelatra amin'ny trano amin'ny lokony sy ny endriny maro isankarazany izy ireo, ao ny miloko fotsy, ny miloko volondavenona, ny miloko mainty sy mena ary fotsy.

Malalaka dia malalaka tokoa ity lakozia iray ity : ahitana irony fitoeran'entana irony sy fametrahana zavatra, afaka ametrahana vilia, ametrahana sotro eo amboniny. Ahitana vata fampangatsiahana ihany koa ato anatin'ity lakozia ity.

Ao amin'ny toeram-pivarotana iray ahitana ireo kojakojan'entana maro samihafa, na ny fitaovan-dakozia izany na ny fitaovana ampiasaina amin'ny fitaovam-pianarana maro isankarazany ireo ary amin'ny endriny samy hafa avokoa.

Ny ankamaroan'ireo trano lehibe fivarotana eny an-drenivohitra dia ahitana takela-pamantarana avokoa eny ivelany na eny amin'ny lavarangana na eny amin'ny rindrina na tsato-by ihany koa no ahafantarana azy. Betsaka amin'ny olona mantsy no tsy dia mahita toerana loatra eto an-drenivohitra.

Rehefa mandinika isika dia ny eto Antananarivo mihitsy no tena mikorontana sy be fako fa ny any ambanivohitra kosa dia mahay manaja ny olona ary mahay manadio tsara. Na dia somary tsy maharaka ny teknolojia sy ny fombafomba maro isankarazany ary izy ireo dia mahay manaja ny tontolo iainana kosa.

Voankazo iray tsy hita eto Antananarivo izy ity. Miloko mena ary ahitana voan'ny boribory ao anatiny, maitso ny raviny ary ny tahony dia lava dia lava. Izy dia tena voankazo tsara ary azo hohanina matetika ; kanefa dia tsy tian'ny olon-dehibe ny manome azy ny zazakely satria matsilotsilo ka mety handratra ny tanan'ny zazakely izany raha izy irery no asaina mamofy azy.

Trano lehibe iray, izay fanatontana sy fivarotana ireto kapa vao nivoaka sy anisan'ny malaza. Malagasy ihany moa no manamboatra ireto kapa ireto; ka noho izany dia varotana amin'ny vidiny mirary izy ireo.

Renim-pianakaviana roa, avy niantsena ary dia mamonjy ny tokantranony miresadresaka izy roa vavy eny an-dalana eny mahakasika ny ditran'ny ankizy ; tena kivy tokoa ny iray satria ny azy moa dia maditra.

amin'nizao akaiko fidirany mpianatra izaho dia manome fienambidy ho an'iray amandeny ny toeram-pivarotana iray eto andeny vohitra mba ho fanomezana fahamfampo azy ireo amin'ny fanjofana ny fitaovan'ny mpianatra

Ny gazety Taitra Maraina dia mamoaka vaovao isa-maraina. Vaovao tsy mitanila fa amin'ny ara-dalana. Ny lohateny lehibe izao androany maraina teo dia milaza ny fifidianana tsy ara-potoana.

Sarina tovolahy iray tena manam-pahaizana. Fotsy fihodirana izy ary tsotra volo, manao akanjo ambony ambany miloko mainty ary ny anatiny kosa miloko fotsy, manao fehitenda miloko mainty izy. Izy ity moa dia manam-pahefana ary manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena.

Sainam-pirenena iray izay mifatotra amin'ny tahony sy tady miloko fotsy. Manga sy mena ny lokon'ilay saina ary eo afovoany dia ahitana kisarisary miloko maitso, miloko manga ary miloko mavo.

Firavaka iray mbola mipetraka eo amin'ny fitoerany miloko mainty. Mbola varotana izy io, ao anatina tranombarotra iray. Ny lokony miloko volombolamena, ary ny haingony kosa dia soratra litera "V" izany hoe olona miatomboka amin'ny "V" ny anarany no tsara manana azy io.

Efitrano malalaka iray natokan'ireto fianankaviana ho fandraisambahiny. Malalaka aok'izany, misy fitoerana akanjo, misy jiro lehibe ary ahitana fandriana atonina olona roa.

Fitaovan-dakozia maromaro no varotana ato amin'ity efitrano lehibe iray ity ! Tahaka izany ireo vilany, lovia, sotro, sotro rovitra. Fa misy ihany koa ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra afaka andrahoana sakafo, ary afaka hitahirizana ihany koa.

Fitaovana maromaro izay entina hanamboarana fiara na ireny kodiaran-droa ireny na koa fitaovana sy milina hafa. Izy reto moa dia hamidy ary milahatra eto ambony talantalana.

Rehefa sendra mba nandalo teny Andravoahangy teny aho indray alarobia izay dia gaga nahita ireo mpivarotra marobe : ao ny mivarotra lamba, misy ihany koa ny mivarotra ireo karazana legioma tahaka ny ovy, sosety, karaoty ary ny tsaramaso maitso.

Nandeha nitsidika ny rahavaviny ity ramatoa iray. Gaga izy raha niditra tao amin'ny efitra fisakafoanan'izy ireo satria tena mahafinaritra tokoa tao. Ny efitrano malalaka tsara ary ahitana fanaka maro isan-karazany tao toy ny latabatra ary seza maromaro. Ery amin'ny sisin-trano kosa dia ahitana talantalana misy ireo fitaovan-dakozia.

Ao amin'n y tranombarotra iray eto Antananarivo, ahitana ireo zavatra vita malagasy. Betsaka tokoa izy ireo ary misy isan-karazany : ao ny vita amin'ny vy ary ao kosa ireo voahodina tamin'ny akora fototra tahaka ny zava-maniry.

Mipetraka ato anatin'ity efitrano ity ny fiara rehetra satria moa avolenta ny orinasa ka mahatakatra izany ato avokoa ny fiaran'ny mpiasa no apetraka. Anisan'izany ity fiara raitra ity, an'ny tompon'ny orinasa moa izy io, mainty ny lokony ary fotsy kosa ny jiro.

Mpanakanto vehivavy iray any ivelany any no misy azy, tena malaza tokoa izy ity tsy an'ny fahaizana mihira ihany, fa amin'ny hatsaran-tarehy sy ny fomba fihaingo ihany koa, ny lokon'ny volony dia mavomavo ary tahaka ireny volon-dehilahy ireny, manao kavina fotsy foana izy matetika.

Lalao izay tena fanaon'ny ankizy izy ity. Sarotra anefa ny manao azy fa betsaka amin'ny ankizy no mahavita azy haingana sady tena mahaliana azy. Mampitatra ny sainy io ary tena ilainy mihitsy mba ahafahan'ny mikaroka mba hahitany vahaolana mandrakariva amin'ny zavatra hatrehany.

Ny ravinala dia azo maniry eny rehetra eny, any amin'ny faritra sisin'i Madagasikara no tena ahitana azy fa eto afovoan-tany kosa dia vitsivitsy ihany. Rehefa mbola maniry izy dia maitso avokoa na ny tahony na ny raviny fa rehefa maina kosa dia malazo ary afaka atao tafon-trano.

Orinasa iray mpamokatra ireo vokatra azo avy amin'ny zavamaniry toy ny menaka, ny savony ary ireo maro samihafa. Amidy ao amin'ny toeram-pivarotana iray izany ary misy ihany koa ireo alefa any ivelany.

Fitaovana iray anisan'ny tena ampiasaina izy ity rehefa andavaka zavatra iray indrindra fa vy, ny endriny dia somary lavalava misy vy mihodikodina manodidina azy ary ny lohany dia somary maranitra.

Takela iray izay mipetraka eto ivelan'ny vavahady, alohan'ny hidirana ao amin'ity alan-javaboary dia mahita azy, miloko fotsy izany takela izany ary misy ny fanalavana ny anaran'ity fikambanana kosa ny eto ambany.

Betsaka ireo fitaovan-dakozia ilaina mba hitehirizana ny sakafo sy handrahoana azy, indrindra moa fa ny vata fampangatsiahana tena ilaina be izy ireny kanefa tsy takatry ny maro ny vidiny ka tsy manana azy ny tsirairay.

Trano fandraisam-bahiny iray tena mihaja tokoa ary tsara tarehy ny ao anatiny. Ny efitrano moa malalaka dia malalaka, fa ny tena mahavariana dia vita amin'ny azo avokoa ny fanaka rehetra ato aminy na ny latabatra na ny seza na ny talatalana.

Ato amin'n'ity toera-pivarotana iray ity dia ahitana karazana firavaka maro. Ao ny toy ny lokom-bolamena, misy ihany koa ireo voatefy amin'ny vatosoa ary volafotsy betsaka sy isan-karazany ny ato ary afaka isafidianana tsara.

Tanàna tena anisan'ny maresaka raha ny eto Ambatolampy. Maro tokoa moa ny olona sy ny ankizy mifamezivezy eo ka tsy mangina mihitsy ; misy tsena maromaro hita eo ka tsy sahirana ny olona mandeha lavitra rehefa hividy zavatra.

Rehefa tonga any ambanivohitra any isika dia mahatazana ny tara-pahazavan'ny volana, indrindra fa rehefa amin'ny takariva iny. Tena miaina anaty tontolo kanto tokoa, mitazana irony havoana maro samihafa ery ampita avaratra.

Anisan'ny tena mahatamana sy mahafinaritra ireny toerana ambanivohitra ireny, anisan'izany ny atỳ Ambohimiadana ahitana trano maromaro; malalaka ny tanàna ary misy arabe mikodana miditra ao aminy, ny trano tsirairay dia tsy mbola miloko fa ny sasany ihany anisan'izany ny miloko mavo, ny volom-boasary.

Takela-by iray izay mipetraka eto amin'ny lalana makany Ambohijatovo izy ity, eo amin'ny arabe mihitsy ary hitan'ny besinimaro, izy ity dia karazana tsakitsaky iray vita amin'ny sokolà, miloko mena izany takela-by izany.

Mpivarotra voankazo eny Anosibe eny i Nivo. Maro karazana tokoa ireo voankazo izay amidiny ary amin'ny endriny tsara dia tsara avokoa. Ao ny manga, ny goavy, ny voasary, ny garana, ny voatabia hazo, ny paoma, ny paiso.

Ny gazety dia mivoaka isa-maraina ny ankamaroany ary jifain'ny mpanjifa aminy vidiny dimanjato ariary. Maro karazany izy ireny ary ahitana lohateny lehibe avokoa, anisan'izany ity iray ity nilaza ny fivoriana niarahan'ny filoham-pirenena tamin'ny ireto minisitra manan-kaja.

Ao amin'ity toeram-pivarotana firavaka iray ity dia misy karazana entana maro : ao ireo voatefy amin'ny volamena, misy ihany koa ny amin'ny volafotsy, misy karazana izy ireo amin'ny habeny sy ny endriny.

Rehefa mankany ambanivohitra any isika dia miaina anaty natiora tanteraka. Ny tontolo manodidina moa maitso mavana. Fa ny tena mahasarika ahy dia mihinana ireo karazana voankazo vokatra na ny goavy, papay, akondro ary ny manga.

Tsy ny vaovao ara-politika ihany no tantarain'ny gazety isan'andro fa milaza ihany koa ny resaka kolontsaina ary indrindra indrindra ny fiainan'ny fiaraha-monina, ny fanatanjahantena. Betsaka ny olona no manjifa izany gazety izany mba ahafantarana ny zava-misy vaovao na eto amin'ny firenena na ny any ivelany.

Ity trano iray ity dia mbola eo andalam-panamboarana azy ary nasiana tsatotsatoka vita amin'ny hazo mba ho fiarovana ny ao anatiny. Mbola tsy milalotra moa izy ity ary mitafo fanitso, ny lavarangana kosa vita amin'ny vy.

Tanàna kely iray any ambanivohitra, mbola ntaolo dia ntaolo tokoa raha ireo trano ao amin'ny tanàna io, tafo bozaka ary vita amin'ny biriky tany ny varavarana kosa vita amin'ny hazo ary milalotra tany ihany.

Ao amin'ny toeram-pivarotana iray misy talatalàna maromaro. Ny zavatra varotana ao moa dia irony fitaovana haingotrano irony, amin'ny endriny samihafa ary indrindra amin'ny lokony maro isankarazany. Ao ny miloko mainty, ao ny miloko fotsy ary ao ny miloko maitso.

Biby iray izay afaka mandeha amin'ny tany sady afaka manidina ity biby iray ity, miloko fotsy ny lohany miloko mena kosa ny vatany, ny tongony miloko fotsy ary ny helany miloko mainty.

Vehivavy iray somary zarazara hoditra ity tovovavy ity, manao ambonin'akanjo miloko manga izy ary misy soratra mainty. Mirandrana ny volony ary miloko mavo. Ny endriny kosa dia vita karakara tsara.

Anaty efi-trano lehibe iray ireto tanora ireto no mianatra. Misy dabilio maromaro ary seza. Misy fafana ihany koa erỳ anoloana. Ny mpanabe an'izy ireo efa lasa ary efa vita ny taranja nataony.

Fiara iray raitra dia raitra ity fiara ity, mbola ao anaty trano fivarotana azy. Miloko mavo izany fiara izany, ny fitaratra sy ny kodiarana ary ny jiro kosa dia miloko mainty.

Ao amin'ity toeram-pivarotana kojakoja maro samihafa ity dia ahitana ireo karazana ranomanitra sy ireo menaka fanosotra amin'ny tarehy ary fanosotra amin'ny volo ; amin'ny lokony isan-karazany izy ireo ao no miloko manga, fotsy, volomboasary ary mavokely.

Eny Anosy eo amoron-drano dia ahitana seza maromaro afaka hipetrapetrahana sy hitazatazamana aoka izany; antonona olona maro ao; ny seza koa malalaka: vita amin'ny vy izany, miloko maitso sy mena.

Ao amin'ny efitranon'ny mpianatra dia ahitana karazana latabatra maromaro : eo amin'ny iray misy ny kahie sy ny penina, eo amin'ny iray kosa ahitana ny solosaina ary eo amin'ny iray ahitana kitapo sy ny fitaovana rehetra mety ilaina.

Voankazo iray tena matsiro ny ampalibe, lehibe dia lehibe tokoa izy rehefa vokatra, marokoroko ny odiny, miloko maitso ary misy tahony lava miloko maitso ihany koa.

Betsaka loatra ireo mponina eto Antananarivo, hany ka tery ny tanàna tsy dia misy loatra ny toerana malalaka afaka hametrahana zavatra ; ny fako raha teo koa dia miparitaka erak' Antananarivo ka mandoto ny tontolo iainana.

Fandriana iray eo andalam-pahavitana sy eo andalam-pamitanan'ny fanamboarana azy ity mpanamboatra. Mafy ity fandriana ity ary tsara sy mangirana, malama aok'izany, ahitana haingony maromaro izy ary tena tsara tokoa.

rehefa sendra mandeha any an'ala any isika, dia mahita olona miasa ka ny manapaka azy no ataon'izy ireo mampiasa fitaovana mahery vaika izy, mba ahafahany manao izany asany izany toy ny famaky

Fiangonana iray hita any ambanivohitra be any somary kely kely ity fiangonana ity ary hita fa efa ela ela ihany ny nanamboarana azy. Efa miongotra ny lokony amin'ny rindrina. Efa somary simba ihany koa ny varavarana.

Rehefa sendra mankany ambanivohitra any isika dia mahita fa anaty natiora tanteraka ny tontolo iainana. Na ny rivotra madio izany na ny endrika kanto izay asehon'ny tanàna, mbola malalaka tsara ary afaka hanaovana fambolena isankarazany.

Tovolahy kely iray manao ambonin'akanjo volomboasary ary manao pataloha fohy miloko manga. Mitoto mangahazo ao anaty laona izy ary mitana fanoto eny an-tanany. Mipetraka ao amin'ity trano vita amin'ny hazo ity izy.

Olona maromaro avy ao anaty fikambanana iray no andeha hijery ny asa izay nokarakarain'izy ireo, manao satroka miloko fotsy avokoa izy ireo, manao fanamiana amin'ny loko volomboasary kosa ny sasany ary manao fanamiana miloko maitso ny sasany.

Ny efitrano fianaran'ireo zazakely vao miditra mianatra dia ahitana karazana kilalao maro samihafa toy ny omby kely vita amin'ny plastika, ny boky misy kisarisary maro isankarazany izay mahafinaritra ny ankizy tokoa ny mijery azy.

Anisany fitoavana tena ilaina na any ambanivohatra na atỳ andreninvohitra koa aza. Entina hikampana zavatra ny famaky hazo ny tahaony, vy kosa ny lelany, ary maharanitra dia maharanitra sy afaka hikapana zavatra tsara.

Orinasa iray mpamokatra zavatra vy kely, tena tsara izy ity satria betsaka amin'ny mpianatra sy ny mpiasa no mampiasa azy, zavatra kely izy nefa tena ilaina ary betsaka amin'ny olona no mampiasa azy amin'ny fiainana an-davan'andro.

Ao amin'ny toera-pisakafoanana iray lehibe eto Antananarivo. Ahitana efitra maromaro ity toera-pisakafoanana io. Ny fitaratra dia tsara tarehy ! Sady malamalama sy mahita tsara ny any ivelany. Betsaka ny olona no tonga misakafo ao, satria mampahazo aina tokoa. Malalaka tsara ny efi-trano.

Sainam-pirenena iray izay ana firenena any ivelany. Ahitana karazana lokony maro izan-karazany : eo ny loko mena, ny loko fotsy, ny loko manga. Ahitana faneva izany ary misy endrika boribory ahitana sary ao anatiny.

Tena miavaka tokoa raha ity tranombarotra iray etsỳ ampovoan-tanàna an'Antananarivo ity satria dia ahitana lavarangana lehibe eo amin'ny rihana voalohany ary vita amin'ny hazo izany.

Rehefa harivariva iny any ambanivohitra ka mijery ny faravodilanitra dia menafify. Ny manga manodidina azy moa dia manome endrika azy ihany koa. Hita ihany koa fa ireo zavamaniry maitso mavana dia mampiaina anaty natiora tanteraka.

Tovovavy iray tena tsara tarehy tena manan-talenta tokoa izy ity raha amin'ny fikarakarana vatana sy taovolo. Izy moa dia manao kavina mikirazorazo manaraka ny tendany ary manao lokomena ny molony, manao manjamaso ary ny volony dia fatorana bango tokana eo ambony.

Anaty efitrano lehibe iray tena malalaka dia malalaka: ny rindrina miloko fotsy ary misy karazana sary maro samy hafa ampirantiana eo; izy ireto moa dia sary nalaina tamin'ny fanambadian'ny mpivady roa.

Fifidianana no nalaza tamin'ny gazety tamin'ity androany ity. Ny fifidianana ny mpanolo-tsaina sy ny fifidianana ny solombavambahoaka moa no notanterahina androany. Ka anisan'ny niteny izany ny solombavambahoaka iray fa tsy nahazo seza izy fa mitady ny azy fotsiny. Nalaza izany lohatenim-baovao izany satria mahagaga ny olona ihany ny tenin'ity sombavambahoaka ity.

Ny zavoka dia voankazo tena be mpakafy ary matsiro rahateo moa ka maro amin'ny olona no manjifa azy rehefa tonga ny fahavokarany. Voankazo iray miloko maitso izy ary misy voany miloko volontany ao anatiny.

Mpianatra maromaro no miandry ora fidirana eo ivelan'ny trano fianarana. Eny amin'ny anjery mantolo moa no mianatra izy ireto. Ngeza dia ngeza ny trano fianaran'izy ireo, ary ahitana zaridaina mahafinaritra eo ivelany afaka hipetrapetrahana tsara ihany koa.

Toerana mahafinaritra sy azo hitsangatsanganana tsara raha ny eto Ambohitsilazaina satria misy alaala maromaro manodidina afaka hialokalofana raha sendra mafana ny andro, misy rano be ihany koa izay afaka hangalana sary sy hilomanosana.

Efa harivariva ny andro tamin'izay, samy tonga tao an-tokontany izy mivady ireto, izay samy mitondra fiara iray avy: ny iray mitondra ny fiara miloko mainty, ny iray kosa mitondra ny fiara miloko fotsy.

Tovolahy iray izay zarazara hoditra, manao ambonin'akanjo miloko fotsy izy ary ity ambonin'akanjo izay anaovany dia ahitana anarana mpanao baolina na tarika mpanao baolina iray any ivelany. Miloko manga ilay soratra.

Ao amin'ity toeram-pivarotana iray misy talatalana maromaro ahitana ireo karazana boky na amin'ny teny vahiny izany na amin'ny teny malagasy ary amin'ny lokony samihafa izy ireo. Eo ivelany kosa misy anaran'ny mpanoratra sy ny lohateny.

Tovolahy iray manamboatra motera ana fiara eo an-tokotany, mainty fihodirana ity tovolahy ity, manao akanjo miloko manga ambony ambany izy ahitana sary saro miloko volomparasy, manao kapa miloko mainty.

Eo ambony talantalana iray; ahitana lovia, misy mofo mamy; tena tsara tokoa raha ity mofo mamy ity satria na ny lokony ety ivelany aza dia toa mampite-hihinana sahady; miloko fotsy io mofo mamy io ary misy loko mena sy loko mavokely.

Sary nalaina tamina finday iray, somary manjavozavo saingy hita ihany, ahitana seza telo fandraisam-bahiny izay vita amin'ny bararata : ny roa seza fohy, ny iray kosa lava. Ahitana ondana miloko fotsy eo amboniny. Misy latabatra iray eo ampovoan'ny trano.

Fiangonana vao niorina vao haingana ity fiangonana lehibe iray ity. Eto ampovoan-tanànan'i Mahajanga no ahitana azy. Tsy mbola vita tsara ity fiangonana ity, mbola tsy milalotra ary vita amin'ny tanimanga. Misy tilikambo lehibe eo amin'ny tafony.

Fikambanana iray tena mahasarika ny tanora ao am-piangonana ity fikambanana ity. Ahitana zavatra maro mihitsy, indrindra moa rehefa mandeha milasy. Tovolahy no tena betsaka ary hita fa matanjaka rehefa avy ao anatin'io fikambanana io.

Toerana iray malalaka izy ity. Hita eny Mahamasina eny. Mifefy tsato_by ny manodidina ary hatonina fiara maro ao anatiny. Fiara an'ireo olona hamonjy asa eny amin'ny manodidina eny na hamonjy zavatra hafa.

Rehefa atomotra toy izao ny fifidianana filoham-pirenena dia samy manao ny ezaka sy ny farany herinandro ireto mpifanina mba ahafantaran'ny olona azy sy andokafany ny tenany. Anisan'ny ataon'izy ireo ny mametaka ireny takela maro isankarazany eny amoron-dàlana ireny.

Tanora maromaro no vory lanona tao anatina fivoriana anankiray tetsy Mahamasina. Namelabelatra mahakasika ny fiainan'ny tanora ny fivoriana natao tao, ary maro ireo ankizy nandray anjara tamin'ny fitenenana.

Ato anatin'ireto talantalana maromaro mifanao ambony ambany ireto dia samy hafa avokoa ny vokatra ao : ao ny ao anaty tavoahangy kely, fanafody, ny eto ambany dia ao anaty tavoahangy boribory sy tavoahangy lavalavakely ary ny eto amin'ny farany ambany dia savony milahadahatra miloko fotsy.

Amin'izao fotoana izao, dia tena efa tafiditra eto Madagasikara ny rivo-baovaon'ny fandrosoana. Tsy mahagaga raha efa hamoraina daholo ny asa rehetra : anisan' izany izao ny fandrahoana sakafo dia efa misy ireny vilany mandeha amin'ny herinaratra ireny mba hahamora ny fandrahoana azy.

Takela-by iray, miloko manga ny tokotaniny ary ahitana sary trano lehibe. Misy kisoratsoratra ihany koa miloko volontany sy miloko mavo ary miloko mainty. Eo amoron'arabe moa no ahitana azy.

Tovovavy iray izay mikarakara ny volony ao anatin'ity trano fikarakarana volo. Lava dia lava ny volony, miloko mainty sy miloko mena. Miolankolana sy mangirana aok'izany.

Rehefa Alakamisy toy izao dia tsena ny eny Mahamasina, ka vory lanina sy mifamezivezy aok'izany na ny olona na ny fiara na ireo fitaovam-pitaterana maro isan-karazany. Ny mpivarotra koa dia manararaotra mitondra ny entany mba amidy eny.

Mahita atao tokoa raha ny mpanao taozavatra eto Madagasikara satria ireo akora fototra ampiasainy dia tahaka ny saron-tavoahangy sy rofia ary ireo vovon-javatra maro samihafa tahaka ny tanimanga. Ireny dia entiny hamoronana zavatra tsara tarehy mba hampisehoana ny asa tanana.

Ao amin'ity toeram-barotra iray ity dia ahitana karazana entana maro, indrindra fa ireo fitaovam-pianarana izay tena avo lenta, anaty baoritra na anaty fitoerany tsara tarehy ; samihafa avokoa ny lokony.

Vao nisokatra ity tsena iray ity izay mivarotra karazana tsakitsaky sy zava-pisotro vita avy any ivelany araka ny soratra eto ivelany. Mahafinaritra ny olona ny misakafo ao satria tsy dia mbola fahita amin'ny andavanandro avokoa ny zavatra amidiny.

Sainam-pirenena iray izay iavahan'ity firenena any ivelany amin'ny firenena hafa ; miloko manga, fotsy ary mena. Eo afovoany kosa dia ahitana boribory miloko fotsy ary misy kintana miloko mena ao anatiny.

Orinasa maromaro no manodidina eto, amoron-dalana moa izany ka sarotsarotra ny mitondra fitaovam-pitaterana fa nanapa-kevitra kosa ny mpampiasa fa hanokana toerana iray mba hametrahana ireo fitaovam-pitaterana an'ny mpiasa.

Betsaka amin'ireny mpanao asa tanana ireny no mahavita zavatra tsy ampoizina fa indrindra moa ireo mpanao haingo trano. Betsaka ny fahaizan'izy ireo na amin'ny alalan'ny vy izany na amin'ny alalan'ny plastika manao ireo karazana kisarisary na biby.

Nahazo fanomezana avy amin'ny namany i Nomena ary tena tiany tokoa ireo fanomezana ireo. Tao anantin'ilay fitoerana fanomezana dia misy fitaovam-pianarana ary misy boky kely amin'ny endriny maro isan-karazany, misy ihany koa ny penina.

Talantalana maromaro izay hita ao anaty tranom-barotra iray ahitana ireo sakafa izay efa vita ao anaty fitoerany, ao ny miloko fotsy, ny mainty, ny mavo, ny mena ary ny volompaiso.

Vokatra maromaro izay vita ao anaty boaty izy ireto. Fanalana avizanana sy fanorana moa no tena ampiasain'ny olona azy, miloko fotsy ny boaty ary misoratra mitakela mena kosa eto ivelany.

Eo ambony talatalana iray miloko volontany misy karazana entana maro amin'ny lokony samihafa : ao ny miloko manga, miloko volontany ary maitso sy volomboasary.

Maro be ireo ankizy mianatra eny amin'ny anjerimanontolo nefa ny efitrano fianarana kosa dia tery dia tery satria tsy ampy azy ireo ny dabilio sy ny seza ao amin'izany efitrano fianarana izany.

Raha eto an-drenivohitra manokana dia tsy ny mponina sy ny fiara ihany no mameno ny tanàna fa indrindra ihany koa ireo karazana trano maro isankarazany, izay mitangonongorina eo amin'ny toerana iray.

Vehivavy iray avy any amin'ny faritra Toamasina any no tonga mivarotra ny entany eto Antananarivo. Tsy mahagaga loatra raha zavatra avy any no entiny eto. Anisan'izany ireo vatovato isan-karazany izay samy manana ny lokony : ao ny mainty, ny mavokely, ny mavo ary ny fotsy.

Ity boky iray ity dia boky anisan'ny mahaliana ny be sy ny maro ny mamaky azy, indrindra moa fa ireo liana amin'ny resaka fitsipika satria ny lohateniny dia ny hoe : "Fitsipika volamena dimampolo".

Tena miavaka tokoa raha ny sakafo ato amin'ity toeram-pivarotana iray ity satria misy ny masaka ary misy kosa ireo atao lasary misy ihany koa ireo ranom-boankazo isan-karazany amin'ny lovia samihafa avokoa izany rehetra izany.

Tovolahy kely iray mainty fihodirana mijoro eto amoron'arabe ; manao ambonin'akanjo miloko mainty, ahitana soratra fotsy sy sary fotsy ; ny pataloha kosa miloko fotsy ary ny kapa mainty ary manao bà kiraro miloko mainty ihany koa izy.

Fitaovana iray izay tendrena amin'ny tanana mba hamoahana feonkira ity fitaovana iray ity. Miloko mainty sy miloko fotsy. Ahitana azy avokoa na any amin'ny lanonana na any am-piangonana.

Ao amin'ity toeram-pivarotana iray ity dia ahitana ireo karazana savony ary menaka isan-karazany, afaka ahosotra amin'ny tarehy, misy ihany koa ny atao amin'ny volo. Betsaka ny olona no efa nanjifa izany tato ary afa-po tanteraka.

Taloha isika dia tsy mbola nahafantatra hoe : ireo voninkazo sy zava-maniry maro eto amintsika anie ka afaka hanaovana savony, menaka maro isankarazany ary indrindra ireo fanafody afaka hanasitranana aretina maro.

Rehefa mankeny antsena eny isika dia mahita karazana entana maro indrindra fa ireo fitovam-behivavy toy ny zavatra atao amin'ny ho, atao amin'ny volo ary hapetapetaka eny amin'ny tare sy eny amin'ny molotra.

Talatalana maromaro ahitana vokatra sy fanafody vita malagasy amin'ny endriny sy ny fitoerany maro isan-karazany : ao ny amin'ny tavohangy kely, ny tavohangy lehibe, ny taratasy izay mihidy tsara.

Mila mitandrina tsara isika rehefa ao an-tokan-trano ao. Eny ambonin'ny fandriana eny mantsy matetika dia misy biby kely karazany maro mety misitrika anaty lamba ka tsy ampoizina rehefa matory ka laniny. Mety hivonto ary mety hanaintaina nefa ny lanin'izy ireny

Tena mampalahelo ireto fianakaviana ireto satria tsy maintsy hiampita rano izy ireo raha andeha hody any amin'ny tanànany ; kanefa amin'izao andron'ny rivo-doza izao dia atahorana ny rivotra mifofofofo sy ny onjan-dranomasina, ka tsy afaka atao mihitsy ny mihondrana an-tsambo.

Voankazo iray tena be mpitia ary betsaka amin'ny olona no mankafỳ azy noho izy mamy sady afaka anaovana ranomboankazo tsara. Na any Antananarivo na eto amin'ny faritra dia betsaka azy maniry. Maitso ny lokon'ny raviny ary rehefa masaka kosa izy dia mavomavo ny lokon'ny voaniny. Betsaka ny olona no manafatra azy rehefa tsy misy any amin'ny faritra misy azy. Eny amin'ny tsena rehetra dia mety ahitana azy na any amin'ny tsena kely ary.

Nandeha nitsidika toerana iray tany amin'ny faritra tany ny filoham-pirenena ary nialoha lalana azy ireo manam-pahefana sy ireo mpitandro ny filaminana mba hisava lalana. Atahorana mantsy sao hisy higafy izy na hisy anararaotra izao fandehanana izao.

Ny gazety mivoaka isanandro dia tsy miresaka fotsiny ny raharaha ara-politika fa ihany koa ireo karazana zavatra mitranga eny amin'ny fiarahamonina eny. Na mampalahelo izany na mahafaly dia avoakan'izy ireo mba ho fantatry ny vahoaka Malagasy rehetra.

Fiara fitaterana iray ahitana olona maromaro ao anatiny. Ao ny mpandeha tsotra, ao ny mpamily, ary ao ny mpanampy izany mpamily izany. Milamina tsara ny ao anatin'ny fiara ary samy manana ny toerana sahaza azy avokoa ny olona rehetra.

Anisany mahaliana ny vehivavy ny mandrandrana ny volony raha toa ka hitany fa manendrika azy izany, anisan'izany ny fandrandranana randra-mandady, ny randra-mandady dia ahafahana mahavita sarisary, ahafahana mahavita soratsoratra.

Rehefa tonga ny alatsinainy maraina, dia mitandahatra eny amin'ny arabe indray ny fiara, ka miteraka fitohanana. Betsaka mantsy ireo olona handeha hiasa, ka mitondra fiara, misy ihany koa ireo mpanatitra mpianatra ; tena sahirana tokoa rehefa toy izao ny zavatra misy etỳ amin'ny arabe etỳ.

Talatalana maromaro izay hita ao anatin'ity tranombarotra lehibe iray. Vita amin'ny fitaratra ilay talatalana, ahitana karazana tavoahangy kely maromaro. Misy ny menaka atao amin'ny volo. Misy kosa ny fanasana volo sy ny maro hafa.

Mpitondra fiangonana iray vehivavy no mitarika ny fanompoam-pivavahana ny alahady lasa teo. Manao fanamina ny maha mpitandrina azy izy, manao solomaso ary miteny eo amin'ity fitaovana iray ampitana feo

Taozavatra iray vita malagasy : poketra vita amin'ny rofia, volontany ny lokony ary maro ny loko afaka hisafidianana ao amin'itony mpanambotra taozavatra itony. Betsaka ny olona no tia azy satria sady manome lanja ny maha malagasy no asa tànana mafy ihany koa.

Tovolahy maromaro samy mitazona angady iray avy. Manafangaro fasika sy vato kely entina hamboarana tamboho : lemana rano izany ary hafangaro tsara mba ho mafy sy tsy ho mora simba ny zavatra atao aminy.

Latabatra iray ahitana karazana antsy maro maro. Misy ny miloko mainty, miloko volon-tany, miloko manga ary miloko volon-davenona ; ahitana karazany sy lokony maro tokoa izy ireo amin'ny endriny isan-karazany.

Ao anaty efitrano lehibe iray fijerena irony horonantsarimihetsika irony, misy lehilahy iray lava sady ranjanana, manao ambonin'akanjo manga ary manao pataloha mainty, manao kiraro mihaja ary miloko mainty izany kiraro izany.

Rehefa andalam-pidinana ny fiaramanidina dia tsy tokony hisy olona mifamezivezy na fiara, mandalo eo amin'ny toerana izay hidinana satria mety hiteraka loza izany ary mety hahafaty mihitsy aza.

Ato amin'ity toeram-pivarotana iray ity dia misy karazana entana maro ; fa indrindra ny tena betsaka ato dia ireo kojakojam-behivavy, tahaka ny menaka tarehy sy ireo karazana savony na ranon-tsavony fanositra amin'ny volo.

Ity toerana iray ity dia efa natokan'ny olona eo amin'ny manodidina mihitsy mba hanamboarana biriky ; ary izay biriky vita dia amidy amin'ny vidiny mirary ; efa misy fiara lehibe maka ireto izy ka tsy sarotra ny mitatitra azy ho any amin'ny toeran-kafa.

Ny gazety Taitra Maraina androany dia namoaka vaovao momba ny fifidanana ben'ny tanàna indrindra fa ny teto Antananarivo, mahagaka tokoa fa tonga nanjifany gazety vao maraina ny olona raha vao vita ny fifidianana.

Ny arabe dia natao andehanan'ny olona rehetra tsy an-kanavaka na iza na iza na ny mpandeha tongotra na ny mandeha kodiaran-droa na ny mandeha fiara dia manan-jò handalo eny amin'ny arabe avokoa.

Talatalana maromaro ao anatin'ity tranombarotra iray. Karazana tsakitsaky moa no amidin' izy ireo amin'ny endriny sy ny vidiny izay samy manana ny azy : ao ny lehibe ary ao kosa ny kely ; miloko fotsy, mavo, volontany ary volondavenona.

Andeha hanatanteraka fampisehona etsy Mahamasina ireto mpanakanto roalahy ireto ka niomana fatratra ny amin' izany izy ireo nanao akanjo mihaja ny iray nanao ambonin'akanjo manga ary ambaniny mainty, ny iray kosa nanao ambonin'akanjo mainty ary ambaniny manga.

Ao amin'ny toeram-pivarotana sakafo iray eto Antananarivo dia ahitana ireo karazana sakafo na ny vita avy any ivelany na ny vita eto an-toerana fa ny tena mampiavaka azy dia ny sakafo vita Malagasy, ny akoho rony amidy amin'ny vidiny mora anefa tena matsiro tokoa.

Fatana sy vilany mandeha amin'ny herinaratra ireto fitaovana ireto, afaka handrahoana ato avokoa ny karazana sakafo rehetra. Mateza sy mafy izy ireto miloko mainty sy miloko fotsy ilay vilany.

Ato amin'ity trano fivarotana iray ity dia maro ny zavatra varotany, tahaka ny fitaovan-dakozia sy ireo zavamaneno maro samihafa, ny vata fandrenesam-peo sy ny fahitalavitra. Maro isankarazany izy ireo ary afaka isafidianana satria samy avolenta.

Fitoerana iray dia ahitana kojakojan-javatra maro samihafa anisan'izany ireto vilia ireto, vilia fotsy ilay izy ary ahitana sarim-boninkazo ao aminy, ao ny miloko mavo, ao ny miloko mavokely, ao ny miloko maitso, tena tsara raha ity vilia ity satria tsy mora vaky izy ary mora ampiasaina satria maivana.

Sainam-pirenena iray, izay manavaka ny firenena any ivelany amin'ny firenena manerana an'izao tontolo izao. Miloko mavo, maitso ary mena ; eo afovoany kosa dia ahitana sarina kintana lehibe miloko fotsy.

Sary fahatsiarovana iray mipetraka eo amin'ny rindrina. Misy sarina manam-pahefana. Io dia lehilahy fotsy fihodirana ary manao akanjo mihaja ; miloko mainty ny amboniny ary ny anatiny kosa miloko fotsy. Manao fehi-tenda miloko fotsy sy mainty izy.

Trano kely miloko manga, voahaingo tsara ny manodidina, ahitana bokotra kely fotsifotsy, ary misy raozy fotsy eo amboniny. Voahaingo tsara ity trano kely ity, ary fasiana tso-drano mandritran'ny fifamofoan'ireto mpivady.

Ny renim-pianakaviana no tena mpikarakara ny ao an-tokantrano, fa indrindra ny ao an-dakozia, na ny mahandro, na ny manasa ireo vilia sy vilany, dia mbola andraikiny avokoa, ny ankizy kosa anefa dia tsy mahalala afa-tsy ny mihinana ihany.

Rehefa mijery ny any an-tsena isika dia maro ny legioma sy ny voankazo maro isankarazany. Eto Antananarivo nefa dia tsy misy na dia mamboly azy ireny aza fa an-kavitsiana ihany. Noho izany dia avy any ambanivohitra izy ireny no hafarana ary hamidy amin' ny vidiny lafolafo kokoa.

Ato amin'ity toerana iray ity dia tena mahatamana tokoa satria ny tokotany malalaka dia malalaka feno zaridaina mahafinaritra, misy tranon'ny mpiandry tanàna ihany koa eo akaikin'ny vavahady ary voahodidina tamboho moa ny tanàna.

Fandrina roa mifanakaiky ao anatina efi-trano iray. Itỳ fandrina eto anilany moa dia fatorian'ny mpivady, ny eo anilany kosa fatorian'ny zazakely efa somary lehibehibe ihany. Mifefy hazo itỳ fandrian'ilay zazakely ary ahitana kilalao maro miantona eo amboniny.

Eo amorin'arabe vita amin'ny vatovato, ary voalahatra tsara, misy trano lehibe maromaro, ireo trano ireo dia samy hafa avokoa ny lokony, fa ity trano lehibe iray ity dia hitana varavarana maromaro, miloko fotsy izany trano izany, toeram-pivarotana io.

Ao anaty fitoeran-javatra iray, misy karazan-javatra maromaro amin'ny lokony samihafa : ao no miloko maitso, ao no miloko fotsy, ao no miloko mena ary ao no miloko volomboasary. Ny ankamaroan'izy ireo dia fitaovam-pianarana.

Rehefa mikarakara fety ny olona, indrindra moa ireo manamanan-katao, dia amin'ny ariva no ataony izany. Izany moa dia mba hampisehoany ireo karazana jiro jiro isakarazany amin'ny lokony maromaro. Eo ihany koa ny zava-pisotro sy ny tsakitsaky; amin'ny alina no tena ahitana tsirony.

Toeram-pianarana iray eny amin'ny anjerimanontolo. Mpianatra marobe no hita ato anatin'ity fianarana ity mipetraka amin'ny seza iray avy. Ny fampianarana moa dia tsy toy ny any amin'ny ambaratonga ambany fa alefa amin'ny alalan'ny fahita lavitra ka mandray izay tiana ho raisina ny mpianatra.

Famantaran'ora iray no mipetraka ato anatin'ity fitoerany vita amin'ny rofia ary miloko volontany, izy ity kosa dia miloko fotsy ary ny tarehimarika sy ny tsilo hita ao anatiny dia miloko volontany ihany koa.

Mpianatra maromaro, misy lahy sy vavy, any amin'ny ambaratonga fototra izy ireo no mianatra. Trano lehibe iray no ianaran'izy ireo ; malalaka tsara ny efitrano ao anatin'izany trano izany ; mihaino ny mpanabe izy ireo ary manatanteraka ny fampiasana.

Tsy fiara izy ity fa mitovitovy amin'izay ihany, entina ampiasaina rehefa hanarina tany ka andraoka ireo tany izay efa avy nokahona, afaka mitaona izany izy ity ary afaka mametraka azy amin'ny toerana izay itiavana azy; ahitana mpamily ihany eo anoloana mba hahafahana mitondra azy amin'izay toerana tiana ho aleha.

Ny kifafa dia tena ilaina tokoa ao an-tokatrano ao satria raha tsy misy azy ireny dia mety maloto sy mikorontana eo foana izany ny trano, anisan'izany izao ireto amin'ny endriny hafa ireto : ao ny fanasana trano, ny famafana.

Sary hoso-doko iray vita loko sy vita mahafinaritra aok'izany. Fiara iray mijanona eo amin'ny fiantsonan'ny fiara, miandry ireo mpandeha. Ahitana olona maromaro ao anatiny. Eto ivelany kosa dia misy vehivavy somary vitsivitsy mivarotra voankazo.

Tsy voatery hoe fampisehonana na fampielezan-kevitra ihany no takela hita eny amin' ny rindrina samihafa. Eny fa ao ihany koa ny fotoam-bavaka izay karakaraina fiangonana iray. Anisan' izany ny izay atao ao Antsahamanitra.

Raha eto an-drenivohitra manokana no resahina dia betsaka ireo mpivarotra. Tsy anaty trano ihany fa na eny an-tsisin-dalana eny koa aza. Misy ireo mpivarotra legioma sy entam-barotra maro samihafa, ireo vokatra avy any ambanivohitra fa misy ihany koa ireo mpivarotra akanjo isan-karazany.

Tena mahafatifaty tokoa raha ity saka kelin'i Soa ity. Miloko mianty ny vatany, ny lohan-tongony sy ny lohan-tanany miloko fotsy. Ny erỳ an-tampon-dohany sy ny sofiny kosa miloko mavo. Betsaka amin'ny olona no mitsiriritra azy, kanefa dia tsy omen'i Soa azy mihitsy.

Fivarotana satroka ity toerana ity ka tsy mahagaga raha misy karazany maro ato : ao ny satroka ho an'ny lehilahy, ao kosa ny an'ny vehivavy, miloko volontany, fotsy volondavenona, mainty ary mena.

Takela iray mampahafantatra sy maneho ny fisiana toeram-pisakafoana iray vao nisokatra. Miloko fotsy izany takela izany ary ahitana ny anaran'ilay toeram-pisakafoana, miloko maitso ahitana sary manaingo izany.

Ato amin'ity toeram-pisakafoanana iray ity dia tena matsiro aok'izany ny sakafo, betsaka ny olona no tonga eto amin'ity toerana ity ary maro amin'ny olona ihany koa no milazalaza izany any amin'ny fiaraha-monina any, betsaka hono ny karazan-tsakafo ato ary misy avy any amin'ny faritra mihitsy ary dia vitany zareo ato.

Raitra dia raitra tokoa raha izao fiara izao hoe na ny ao ivelany na ny ato anatiny dia tena mampitsiriritra avokoa. Ny fitaratra dia mangirana aoka izany, ny seza hipetrahanao moa dia efa vita tsara mihitsy, miloko mainty sy volondavenona.

Hanantanteraka fanamboarana eto amin'ity toerana iray ity ny fikambanana iray izay mpanao asa soa. Efa tonga eto avokoa ny fitaovana rehetra ampiasaina ary efa nofefena arak'izany ny toerana hanaovana ny asa.

Nanatanteraka fivoriam-pianakaviana ity raim-pianakaviana iray indray alahady. Nanomana sakafo masaka izy ireo mba haroso ho an'ny vahiny, nanomana ranom-boankazo ihany koa. Ao ny tsakitsaky, ao ny laoka ary ao ny vary.

Trano fianarana lehibe iray. Vita amin'ny biriky ity trano ity ary vato kosa ny fototra. Maro ny varavarankely hita eo, eto ivelany kosa dia ahitana kianja iray filalaovaom-baolina malalaka dia malalaka.

Toera-mpitsangatsanganana iray eny amoron-dranomasina mahafinaritra tokoa ny mitsangantsangana ety satria dia ahatazanana ny manodidina rehetra ny trano maromaro, ny orinasa izay mitsangana ery ampita dia tazana avokoa.

Tovolahy iray mainty fihodirana mijoro eo an-tokontany. Mianjaika dia mianjaika, andeha hamonjy lanonana angamba? Manao lobaka fotsy izy, manao amboniny miloko volontany, ary manao pataloha miloko volontany.

Rehefa hanangana trano isika dia mila miomana tsara satria betsaka ny fitaovana ilaina na kely na lehibe ary misy ihany koa ireo fitaovana tsy maintsy vidiana, indrindra moa fa ireo ampiasaina matetika.

Takela iray mampahafantatra ny fisian'ny sekoly iray lehibe eto Antananarivo : miloko fotsy ny tokotan'io takela io ary faritana boribory miloko ranom-bolamena sy miloko mainty ilay anaran'ilay sekoly. ahitana satroka mampiavaka azy eo ambonin'ny litera "A " amin'io anarana sekoly io, miloko mainty io satroka io ary misy tahony mavo.

Samy mifamezivezy sy mifavoivoy aoka izany na ny olona na ny fiara madinika na ireo fiara fitanteram-bahoaka. Eo ihany koa ireo fiara fitanterana kodiaran-droa izay samy mitatitra olona avy.

Tovovavy iray manao akanjo miloko mainty, lava dia lava ny volony ary somary miolankolana. Miloko mainty sy miloko mavo izany ary manendrika azy tokoa raha izao lokom-bolony izao.

Tadidiko tamin'izaho mbola mpianatra teny amin'ny ambaratonga fototra ; dia rehefa hariva ny andro nirahin' i Neny nianatra lesona aho ary eo ambonin'ny latabatra akaikin'ny fandrinako ihany no hanatanterahako izany. Indraindray aho te-hatory dia lasa midaboka kely aloha.

Peta-drindrina iray izay hosodoko moa izy ity. Mahay aok'izany ny nanamboatra azy sy ny nandoko. satria dia miendrika tamboho, ahitana olona maromaro mihanika eo amboniny. Tena toy ireny tena izy ireny mihitsy ny nanaovany azy.

Notanterahina tamin'ny alahady lasa teo ny fankalazana ny fetin'ny taranaka tetsy amin'ny fiangonana anankiray etsy Mahamasina. Maro tamin'ny zanaka am-pielezana no tonga nanatrika izany fotoana izany ary nilamina tsara.

Fitaovana maromaro izay ilaina any ambanivohitra izy ireto matetika saingy eny amin'ireny fanamboarana trano na fotodrafitrasa ireny koa dia ahitana azy satria ilaina izy ireto, ao ny fanangonana vato kely, ny angady ary ny fisorohana.

Maro amin'ny orinasa ety Madagasikara no manao dokam-barotra amin'ny toerana samihafa na amin'ireo haino aman-jery fa indrindra ihany koa amin'ny alalan'ireo takela-by na peta-drindrina maro isan-karazany.

Tena mahafatifaty an'i Soa mihitsy mamaky ity boky kely iray ity: misy sarina vehivavy kely eo ivelany ary misy sarina alika kely miloko fotsy manaraka azy avy ao aoriana ity boky ; ity moa dia tantarana tovovavy kely iray manana namana alika kely.

Biby iray, anisan'ny mampiavaka an'i Madagasikara ity biby iray ity satria any ivelany dia tsy dia ahitana azy firy ; eny ambony hazo ny fitoerany, miloko volontany ny vatany ary miloko mainty sy fotsy kosa ny lohany sy ny rambony.

Betsaka ireo olona mivezivezy eto Antananarivo. Anisan'ny tena betsaka mpivezivezy eo Analakely, indrindra fa eo alohan'ny lampan'ny tanàna, betsaka ireo fiara mipetraka eo alohan'io lampan'ny tanàna io ary misy lokony maro samihafa ireo tahaka ny mainty, fotsy ary volondavenona.

Toerana izay amoron-dalana fandalovan'ny fiara sy ny fitaovam-pitaterana maro isan-karazany. Ahitana ankizy maromaro izay mivarotra karazana voankazo sy zavatra hafa atỳ amin'ny sisiny.

Toeram-pivarotana kely iray eto Antananarivo. Mpanamboatra mofo moa no tompon'itỳ toeram-pivarotana itỳ ka karazana mofo samihafa no hita ato. Ao ny boribory, ao ny efa-joro ary ao ny boribory kely.

Ao amin'ny toeram-pivarotana iray eto Antananarivo ahitana ireo kojakoja ilain'ny olona amin'ny andavanandro, ary indrindra ireo karazana zavam-pisotro : ao ny miloko maitso, ao ny miloko mavo ary ao ny miloko mena. Betsaka ny olona no manjifa izany satria azo antoka tokoa ny vokatra ao amin'ity tsena ity.

Fitaovana iray mandeha amin'ny herinaratra izy ity, hita any amin'ireny orinasa isankarazan'ireny mba entina hanamora ny asa, miloko maitso sy fotsy ary mainty izy io. Ahitana bokotra kely maromaro izay samy manana ny anjara asany avy.

Ao amin'ity toeram-pivarotana iray ahitana ireo karazan-tsakafo tena matsiro ary amin'ny endriny samihafa. Betsaka ny karazan-tsakafo vita ao amin'ity toeram-pisakafoanana ity na avy any amin'ny faritra na ny avy eto Antananarivo dia samy hain'izy ireo avokoa ny mikarakara izany. Ny ranom-boankazo koa moa tsy ambakany izany rahateo fa tena tsara sady amin'ilay tsiro ilay ny olona mihitsy.

Rehefa tonga ny fotoana fahavokaran'ny voasary dia mora sy mitobaka tokoa izy ireny eny amin'ny mpivarotra isan-karazany eny. Miloko maitso sy miloko mavo izany voasary izany ary mahasalama ny vatana ny fihinanana azy.

Ny fihinanana voankazo no mahatsara sy mahasalama ny olona. Anisan'izany ny voasarimakirana. Izy itony moa dia atao ranom-boankazo, afaka hoanina amin'zao ihany koa, zaraina roa ary potserina mba hivoaka ny ranony.

rehefa natanteraka fodidravitrasa ireto fikambanana iray mpanao asasoa dia miady evitra sy mifapiresaka loha ary mifanorohevitra izay vao miroso amin'ny asa mahafinaritra tokoa ny fiara-miasan'izy ireo

Mikarakara fety aman-danonana izay hanasana ny tanora rehetra ity fikambanana iray ka nanapa-kevitra izy ireo fa hametaka takela eny an-dalana eny mba hampahafantarana an'izy ireo. Miloko mavo izany takela izany ary misy ny anaran'ilay fikambanana eto ambany.

Rehefa harivariva iny ny andro dia mena ny vodilanitra ary mandrahona kosa ny sasany. Manembinembina ny any an-tanàna aho, hoy aho rehefa atỳ ambanivohitra. Mahagaga tokoa fa rehefa tsy any an-tanàna dia tsaroana avokoa ny zavatra rehetra fanao sy ny olona rehetra manodidina.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

Rehefa mitsidika ireny tranombarotra lehibe ireny isika dia mahita fa milamima sy efa mirindra avokoa ny entana amidiny izy ireo ao. Mitokana araka ny karazany sy ny zavatra ilainao mihitsy, ao ny efa vita ao anaty baoritra, ao kosa no ao anaty fitoerany hafa. Eny ambony talantalana maro isan-karazany eny izy ireo.

Mahafinaritra tokoa raha ity tanàna kely iray ity. Ny trano ao aminy moa dia iva fa tsy misy rihana ; ary miloko mena. Ny varavarankely vita amin'ny vy misy tsatotsatoka ary manome sary ; ny lavarangana tsy misy ; fa ny tokotany no voarafitra tsara amin'ny kivatovato.

Fitaovana kely iray tena hafakely izy satria sady maranitra no mahadidy zavatra maromaro. Anisan'ny tena fitaovana ampiasain'ny mpandrafitra izy, entina hanapahana hazo ary handrafetana ireo hazo izay atao fanaka.

Boky iray izay ahitana tantara miaraka amina kisarisary sy haingo maro isan-karazany ity boky ity, mahavariana ny ankizy ny mamaky azy satria dia ahitana ireo sarina biby sy sarina olona somary mampiomehy.

Boky iray tena mahafinaritra, mitantara tantaram-pitiavan'olon-droa izy ity. Mahaliana ny olona maro. Miloko mainty izany boky izany ary eto ivelany kosa dia ahitana sarina vehivavy iray mamaky boky, misy ny anaran'ilay boky sy ny mpanoratra azy ihany koa.

Rehefa hariva dia matetika mihidy avokoa ny toeram-pisakafoana rehetra. Tsy mba toy izany anefa ity iray ity fa misokatra foana izy ireo ary mandray ny olona rehetra izay taraiky alina. Mirehitra jiro ny efitrano ka dia mazava aoka izany.

Betsaka sy mitandahatra ny fiara mandeha miasa rehefa amin'ny maraina. Na ny fiara fitateram-bahoaka ihany koa dia manohana ny lalana. Ka izany no manahirana ny fivezivezena eto andrenivohitra. Sahirana na ny mpiasa na ny mpianatra satria tara foana isan'andro.

Rehefa mankany amin'ny ireny alan-javam-boary ireny isika dia tena talanjina tokoa satria dia misy tena tsy fahita mihintsy any, anisan' izany ity vorona kely mahafatifaty iray, manana loko mitovy amin'ny volom-bato izy ary rehefa mipetraka any amin'ny vato dia mitovy mihintsy tsy hahafantarana hoe misy vorona mipetraka eo.

Fitaovana tena ampiasaina sy ilaina indrindra izy ity rehefa hampiasa zavatra misy herinaratra ianao. Na any an-trano na ny amin' ny orinasa na ny amin' ny toeram-pandihizana. Atsatoka ary afaka hitaritana herinaratra mankany amin' ny toerana avo.

Toerana iray izay ikasana anamboarana orinasa ity toerana iray ity. Efa hita eto avokoa ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny fanamboarana. Efa eo ihany koa ny mpiasa izay anamboatra azy.

Ao amin'ity toeram-pivarotana iray ity dia miavaka kely ny firafitry ny trano ; indrindra fa ny fipetrahan'ireo entana varotany, misy ny mihantona eny amin'ny rindrina ary misy kosa ireo atao anaty fitaratra hita ety ivelany.

Toerampivarotana firavaka iray etsy Analakely, ahitana ireo firavaka maro samihafa ; na vita amin'ny volamena, na vita amin'ny volafotsy. Misy isan-karazany izy ireo ary afaka hisafidianana ; na ny peratra, na ny kavina, na ny vangovango.

Betsaka ireo zavamaniry hita eto Madagasikara, afaka hanaovana zavatra maro izany ao : ny anaovana savony, ao ny anaovana irony menaka isan-karazany irony, afaka ahositra ary indrindra ihany koa anaovana fanafody.

Vaovao iray tena malaza misongadina ato amin'ity gazety iray mivoaka androany maraina ity dia ilay lehilahy iray mpilalao baolina kitra tena mahay izy sady ankafizin'ny maro. Momba ny fifanarahany amin'ireo vahiny any ivelany izay hiara-iasa aminy mandritra ny fotoana vitsy.

Trano iray lehibe eto Antsirabe, tena miavaka izy, tsy toy ny fahitantsika andavanandro satria ahitana tilokambo lehibe roa eo amin'ny tafony ary misy rihana maromaro izy. Izany tilikambo izany dia ahitana hazofijaliana roa mitsatoka eny amboniny.

Trano lehibe iray, ahitana toerana malalaka eo an-tokotaniny, afaka hametrahana fiara ; io trano io moa dia toeram-pivarotana ireo karazana zavatra maro samy hafa amin'ny vidiny mirary sady ilay tena tsara mihitsy.

Ato amin'ity toeram-pivarotana iray ity dia ahitana karazana entana maro indrindra ; fa ireo asa tanana malagasy toy ny vakana ary ireo haingohaingo sary hafa vita amin'ny rofia, betsaka sy isan-karazany izy ireo ary amin'ny lokony samihafa avokoa.

manan-taleta tokoa raha ny tanora malagasy indrindra fa ny fanaovana hosodoko ,maro amin'ireo vahiny no manjifa izany aty amintsika ary entina hampiratiana any ivelany any izany, betsaka amin'ny tanora no mahazo tombontsoa amin'izany asa tanana izany

Trano iray mbola eo andalam-panamboarana. Mbola tsy miloko ny etỳ ivelany fa ny ao anatiny kosa miloko fotsy. Misy lavarangana izany fa tsy misy rihana. Ny efitrano dia malalaka dia malalaka ary afaka ametrahana fanaka maromaro.

Ao amin'ny toeram-pivarotana iray lehibe eto Antananarivo, misy karazana entana amin'ny endriny samihafa ary misy ireo nafarana avy any ivelany. Tena tsara kalitao tokoa ireto entana ireto ary maharitra ny mampiasa azy. Misy ny ao anaty baoritra maromaro ary misy kosa ireo fonosana fotsiny.

Ao anatin'ity trano famakiam-boky iray ity dia tena mahafinaritra tokoa satria na dia mafana be aza ny andro dia misy ireny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ireny ; mampitombo ny rivotra ao anaty efitrano iray.

Namonjy fanasana ireto mpivady ireto, nahita tokoa izy ireo fa tena niavaka ity fety novonjeny ity, na ny sakafo aza dia nahafapo azy mihitsy satria niavaka tamin'ny mahazatra sy ny fihinany izy ireo amin'ny andavanandro. Koba ny sakafo fampidirana ary kosa ny laoka dia tena natsiro.

Biby iray mipetraka eo ambony hazo: miloko maitso ny hazo ipetrahany; izy kosa dia ahitana masony mainty, ny vatany miloko volom-parasy sy maitso, ary hafa dia hafa mihitsy ny mijery azy.

Ny fiarana manam-pahefana maromaro ny tonga etỳ amintsika amin'izao fotoana izao ; ao anatiny io angamba amin'ny filoham-pirenena. Betsaka ny fitandron'ny filaminana manaraka izany fiara izany sady mitondra saina. Maro amin'izy ireo no manao satroka mitovy ; ny akanjon'izy ireo ihany koa dia mitovy.

Trano iray efa an-dàlam-pahavitana. Efa milalotra simenitra avokoa na ny anatiny na ny ivelany, efa vita avokoa na ny varavarankely na ny varavarambe, miaraka amin'ireo tsatotsato-by mba ho fiarovana.

Zavamaniry iray izay manaingo tokotany ao anaty fitoerany ; voninkazo izay hafa kely satria miloko maitso ny raviny ary ny eny anelanelany kosa dia ahitana tsipitsipika miloko fotsy.

Miavaka sy tsy toy ny fahita eto Madagasikara ny trano izay hita any ivelan'i Madagasikara any, na ny endriny aza. Satria dia misy ny miendrika boribory, ny lavarangana dia hafa kely mihitsy, tsy toy ny hita eto amintsika.

Hanatanteraka fanamboarana eto amin'ity toerana ity ireto fikambanana ireto ka nitondra fitaovana lehibe izy ireo mba hanalanna ny vatovato ahafahana manomboka ny asa. Mandeha amin'ny herinaratra ity fitaovana ity, miloko fotsy sy mainty.

Betsaka ny tombotsoa azontsika avy amin'ny zavamaniry, tsy ny rivotra madio ihany na ny endriky ny tanàna fa indrindra ihany koa afaka aodina izy ireny hanaovana savony na ranon-tsavony ; misy ihany koa ny mampiasa azy hanamboarana fanafody.

Ny tsena mpivarotra irony fitafiam-behivavy irony no tena betsaka indrindra raha eto Antananarivo. Anisan'izany ity toeram-pivarotana iray ahitana irony zipo karazany samihafa amin'ny lokony maro ihany koa. Misy ihany koa ny ambonin'akanjo isan-karazany amin'ny loko samihafa.

Trano fianarana iray izay hita eny amin'ny Anjerimanontolo eny izy ity, betsaka ny mpianatra antonona ao, miloko fotsy sy mena izany ary misy takela lehibe eo amboniny mampahafantatra ny anaran'ilay sekoly.

Fitaovana iray mamirapiratra toa miloko volamena izany. Tsara raha atao fifanolorana na atao fanomezana ho an'olona. Na ny mpifankatia na ny mpihavana na amin'ny fotoana hafa dia afaka manome azy ity. Izy ty dia misy sary maso eo ary ahitana boribory telo fotsifotsy.

Rehefa mankany ambanivohitra any isika dia miaina ao anaty tontolo-kanto ary anaty fitoniana tanteraka, satria ny rivotra iainana dia madio ny tontolo manodidina ihany koa dia mahafinaritra ny tanàna moa dia mbola midadasika sy malalaka tsara.

Amin'izao fotoana izao dia betsaka ireo olona efa manana fiara raha eto andrenivohitra manokana. Misy ireo toerana fivarotana izany, indrindra fa ireo mpanafatra fiara avy any ivelany; maro sy isan-karazany ny entana hita ao aminy.

Tovolahy iray fotsy fihodirana, tsara tarehy tokoa, malama tsara ny volony ary fohy, manao vangovango volafotsy izy eny amin'ny tendany anankiroa ary ny ambonin'akanjony dia miloko mainty.

Toeram-pivarotana tena malaza raha ny eto Antananarivo manokana. Mamokatra ireo zavatra vita amin'ny hoditra izy ireny, tahaka ny kitapo, kapa, pôketra ary ireny zavatra mety afaka ampiasaina amin'ny hoditra. Betsaka ny loko misy eo amin'io toerana io : mavo, mena, mainty, volontsokolà ary volontany.

Ny mpandrafitra dia tena manan-taleta tokoa. Maro ireo fitaovana kirakiraina mba entina anomezana endrika ireny fanaka ireny tahaka izany ny antsy lava, ny fandavahana, ny tsofa ary ny antsy be, ankoatra ireo zavatra tsy voatanisako.

Tavoahangy kely iray miloko fotsy izay tazomin'ity ramatoa iray. Izy ity moa dia menaka fampanalavana volo, ampiasain'ny vehivavy maro misy ranony miloko mavo ao anatiny ary eto ivelany kosa dia misy taratasy maneho ny anarany sy ny fomba fampiasana azy.

Biby iray mipetraka eny ambony bozaka eny izy ity. Tsy dia fahita firy moa fa any an'ala no tena hipetrahany. Maharikoriko ny olona sasany ny mahita azy ity satria maramara ny lokony ary tena mampatahotra. Misy mavomavo mainty ary volon-tany.

Trano fianarana iray amoron'arabe no misy azy, voafefy izy ity amin'ny tamboho ary ahitana vavahady lehibe miloko manga, betsaka ny olona no mandalo eo alohany ary fiara ihany koa.

Trano iray mitokatokana, any anaty ala any. Izy irery no trano eto, fa ny manodidina azy kosa dia hazo sy ala maintso. Miloko fotsy ity trano ; ary ahitana varavara-kely anankitelo sy varavaram-be iray.

Tsy ny fitaovana ilaina ao anaty tokatrano na ny sakafo masaka ihany no hita any anatin'ireny tranom-barotra lehibe ireny fa hita any avokoa. Misongadina amin'ity talantarana iray ity izao dia vary manta ao anaty tranony miloko mena sy miloko fotsy.

Toeram-pitsangatsanganana iray malalaka dia malalaka ary mifefy avokoa ny manodidina rehetra. Ny nahagaga ahy rehefa tonga tato dia nahita ity trano vita rarivato ity, afaka ialokalofana ao ambaniny ary misy tsatotsatoka maromaro afaka iankinana.

Ao amin'ity toeram-pivarotana iray dia ahitana kojakoja maro samy hafa ary karazan'entana maro isan-karazany. Indrindra fa ireo fitaoavan-dakozia vita amin'ny vy. Tena mafy sady amin'ny habeany isan-karazany koa.

Sainam-pirenena iray izay ana firenena any ivelan'i Madagasikara any, misy karazana loko maro izy ity : mena, fotsy, manga ary mavo. Ny manga dia miendrika efajoro ao anatiny kosa dia misy sarina masoandro miloko mavo.

Ato amin'ity toeram-pivarotana sakafo iray ity dia tena hitako tokoa fa mihaja satria na ny seza hipetrahana na ny latabatra dia mitovy loko avokoa, ny lovia moa dia irony bakoly irony, sarotra ny mampiasa azy raha ho any ankizy kely.

Tambazotran-tserasera iray. Malaza dia malaza ity tambazotra ity. Ao anaty finday na ao anaty solosaina dia afaka hanaovana azy avokoa, hifandraisana sy hifampiantsoana amin'ireo havana akaiky.

Ao amin'ny toeram-pivarotana lehibe eto Antananarivo. Ahitana ireo kojakoja ilaina amin'ny andavanandro indrindra fa ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ; betsaka dia betsaka izy ireo ary afaka vidintsika ety an'ity toerana ity. Maro ireo karazany efa any ivelany ary nisy ihany koa ireo avy eto an-toerana misy ireo karazana fitaovan-dakozia maro isan-karazany ihany koa hitantsika ato.

Ao amin'itỳ toeram-pivarotana iray dia ahitana ireo karazana kapa sy kiraro amin'ny endriny isan-karazany ary amin'ny lokony sy ny habeny maro ihany koa. Ao ny miloko mena, manga, maitso, fotsy, mainty.

Niavaka kely indray tamin'ity androany ity ny zavatra nataon'ireto mpampianatra fa nitondra ny ankizy nandeha nakany anaty aly izy ary nasaina nipetraka boribory ireo dia teo hoe izy no nanazava ny lesona, zavamaniry moa no lesona nataon'izy ireo tamin'ity indray mandeha ity.

Tsy manafatra ireo savony avy any ivelany intsony isika fa eto Madagasikara ihany dia afaka mamorona izany, amin'ny alalan'ireo akora maro samihafa toy ny menaka, ny sira, ary ny zavatra maro hafa koa.

Sary somary efa elaela, tovovavy iray no maka sary eo anoloan'ny fiara iray miloko fotsy manao akanjo miloko fotsy izy ary manao kiraro miloko fotsy ihany koa.

Rehefa sendra mandalo na mitsidika ireny toeram-piasana lehibe ireny isika dia mahita fa efa avo lenta avokoa ny fitaovana ampiasaina. Maro amin'izy ireny no mandeha amin'ny herinaratra ary ny ankamarony dia fitaovana nafarana avy any ivelany.

Tamin'ity fety iray tao aorinany fanamasinana fanambadiana ity dia mihavaka kely satria natao tao an-trano ihany nasiana haingony fotsy ny teny aloha mba hitoeran'ireo mpanambady nisy lamba latabatra miloko manga sy fotsy ary mavo.

Saribakoly iray izay hita ho anatin'ity trano fanaovam-bolo iray. Mirandrana ny volon'ilay sarobakoly ary hafakely ilay randrana; randran-droa angamba izy izany. Ary ahitana ireny haingony miloko fotsy ireny eny amin'ny faran'ilay randrana.

Ny tena mahaliana ny olona mankeny Tsimbazaza dia ny mahita ireo karazana biby fa indrindra itỳ biby lehibe iray anaty rano. Voay moa no anarany. Betsaka amin'ny ankizy no tsy dia mahita azy na mahalala azy loatra fa rehefa mankeny Tsimbazaza izy dia izay vao tena mahita tsara ny tavan'itỳ biby lehibe iray itỳ.

Tsy voatery hoe fitaovam-pianarana ihany moa no hita ao anatin'ireny tranombarotra lehibe ireny, fa ao ihany koa ny fitaovana ampiasaina, indrindra ny taratasy fotsy izay efa vita ao anaty fitoerany iray. Betsaka no ao anatin'izy ireny ka tsy mila mividy tsikelikely.

Fitaovana iray izay entina manjaitra lamba, na akanjo izany na ny maro hafa. Ahodina amin'ny tanana ary mandeha mafy aok'izany. Miloko mainty izy itỳ ary ahitana soratra fotsy sy sarisary miloko mavo.

Ny omby dia biby iray tena sarobidy, indrindra fa ho an'i Madagasikara. Betsaka ny tombotsoa azotsika avy aminy : miteraka izy ary afaka manampy ny olona ihany koa amin'ny fitaritana ny sarety mitondra entana. Etsy andanin'izany, mamokatra ronono izy afaka aodina ho sakafo.

Vokatra iray fanasana volo izay vita natoraly tokoa, miloko mainty ny tranony. Ahitana sarisary miloko maintso kosa ety ivelany ary ny sarony dia miloko volotany.

Matetika isika rehefa mahita ireny toeram-pivarotana lehibe ireny dia misy tokontany malalaka afaka hitoeran'ny fiara foana eo anolohany. Betsaka amin'ireo mpanjifa manko no mitondra fiara manokana rehefa handeha hian-tsena.

Ao amin'ity toeram-pivarotana iray dia ahitana karazana entana maro na ny vata fandrenesam-peo izany na ny fahitalavitra. Samy nafarana avy any ivelany avokoa ny entana rehetra izay tonga ato sady amin'ilay avo lenta tokoa izy rehetra.

Antokon'olona no mampiasa faneva entina ampisehoany maha izy azy, entina ampahafantarana amin'ny vahoaka ihany koa ny tanjona izay mety hotratrarin' izy ireo, entina hisarihana ny olona ihany koa hiditra ao amin'ilay fikambanana, anisan'izany ity fikambanana iray ity, manana ny fanevany izy, izay miloko mena sy manga.

Ny gazety mivaoaka isan'andro dia amidy amin'ny vidiny dimanjato ariary, afaka jifain'ny olona rehetra. Ny gazety moa dia mampahafantatra ny vaovao misy eny amin'ny fiarahamonina fa indrindra ihany koa ny ara-kolotsaina.

Rehefa ny vehivavy ny tonga eny an-tsena dia ny mahaliana azy voalohany aloha dia ny mijery ireo kojakoja ilain'ny vatany : tahaka ny fikarakarana volo ny tarehy ary ny tanana sy ny hoditra. Anisany izany ireto vokatra ireto vokatra mampahatsara volo izy ireto ary mampahalefaka ny hoditra ihany koa.

Trano lehibe iray eo amoron'arabe. Ngeza dia ngeza io trano io. Fanitso ny tafony ary misy varavarankely maromaro, misy varavarambe maromaro ihany koa. Ny lavarangana dia vita amin'ny hazo. Ahitana fefy manodidina azy io ary ahitana efitrano lehibe maromaro ao.

Namoaka vaovao mampalahelo ity gazety iray ny maraina teo. Nampifanisika ny olona sy anisan'ny nahaliana ny besinimaro ny nijery azy. Eo amin'ny lohateny lehibe dia ahitana sarina faty telo milahatra. Misy soratra eo amboniny : nandriaka ny rà, maro ny olona maty.

Rehefa sendra tonga any ivelany any isika dia gaga mahita ireo fomba fiakanjon'ny olona. Ny vehivavy manao akanjo tohitena lava be ary misaron-doha. Ny lehilahy kosa manao pataloha misisika miaraka amin'ny lobaka ary ny ankizikely manao akanjo mahafinaritra kely.

Takela iray mipetraka eo amin'ny rindriny tranombarotra lehibe iray ; manambara sy milazalaza ny amin'ny toera-pianarana iray malaza any Antananarivo sy any Fianarantsoa, mampafantatra azy ireo ny toerana sy ny ora ary ny zava-misy amin'izany sekoly izany.

Amin'izao fotoana izao dia efa miakatra ny vidim-piainana, maro amin'ireo sakafo fihinanan'ny olona amin'ny andavanandro no efa lafo ihany koa indrindra moa fa ny vary, efa telo arivo ariary ny kapoaka amin'izao fotoana izao.

Ny gazety mivoaka isan'andro dia amidy amin'ny vidiny dimanjato ariary. Misy ireo toerana ahitantsika izany ary ireny gazety ireny dia mampahafantatra antsika ny vaovao misy eto madagasikara sy ny vaovao any ivelany ary indrindra iany koa ahafahantsika mitandrina amin'ireo trangam-piaramonina.

Betsaka ny olona no matahotra ity biby iray ity, mandadilady eny ambony hazo eny izy io ary tsy ampoizina mihitsy ny hazo misy azy a ! Biby niovaova loko sady mivotirika aoka izany ny masony no boribory be ; betsaka ny olona no matahotra azy.

Tovovay iray fotsy hoditra manao ambonin'akanjo mainty ary manao pataloha fotsy. Ny volony dia vao avy natao, miloko mavo sy mainty ary somary misy volontany kely, miolankolana aok'izany ary lava manarona ny lamosiny.

Toerana iray tena mahafinatra afaka ipetrapetrahana sy itsangatsanganana ao anatiny; mifefy vy sy tamboho ity toerana iray ity. Mahafinatra ny ao anatiny ary ahitana ala lehibe iray.

Tovovavy kely iray vao enina ambin'ny folo taona i Meva. Nanao filatroana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna izy ka naharesy. Ny antony tena nampaliana ny olona taminy moa dia ny halavan'ny volony kanto dia kanto satria sady lava no mainty.

Tovovavy iray tena manan-talenta amin'ny fikirakirana baolina kitra, tsara bika izy ity ary lava volo, tsara tarehy ihany koa. Betsaka ny tovolahy no mitsiriritra azy, satria manam-panahy ihany koa izy.

Samy nomen'andriamanitra talenta avy ny olona rehetra ao ireo nomena talenta manokana amin'ny fandrafetana hazo, ao kosa ny nomena talenta amin'ny fanefena vy. Tena mahagaga ny fahaizan'ny olombelona satria hainy tsara ny mampiady ireny talentany ireny ka mahavita zavatra tsara.

Vilany iray fandrahoana sakafo izay hampiasaina amin'ny alalan'ny herinaratra izy ity, miloko fotsy ary ahitana fitaratra eo amin'ny sarony, tsy mandeha mihitsy raha halefa amin'izao ka tapaka ny jiro fa tsy maintsy mandeha amin'ny herinaratra foana.

rehefa reraderaky ny fehitiny ny olona dia mitadirony sakafo rondromapoky aina anisan'izany ity sakafo iray ity mpatsabesy ravom-bomanga betsaka ny olona no mankafia azy fa tena matsiry tokoa izany nefa tsy mahatofoka

Ny mahazatra antsika dia anaty lovia ny sakafo ary apetraka eo ambony latabatra. Fa ato amin'ity toeram-pivarotana sakafo iray indray dia tsy mba lovia ny azy fa hazo noarafetana ary eo no hitondrana ny karazana sakafo maro.

Fiara iray tsy mataho-dalana no mandalo eto amin'ity tsena ity, mahavariana ny maro izy ity satria lehibe ny velarany, miloko mainty ary antonona olona eo amin'ny valo eo ao anatiny.

Lehilahy iray mpivarotra fiara no tratra nisoloky olona androany maraina, voasambotr'ireo mpitandron' ny filaminana izy satria tsy nanaiky ilay olana nivarotany fiara. Betsaka ny olona no efa nanenjika azy nefa mbola tsy nety tratra izy raha tsy izao.

Boky maromaro no milahatra. Izy ireto moa dia ao an-trano ihany satria dia tena mazoto mamaky boky ny zanak'ireto mpivady ireto. Mifandrombaka mihitsy izy ireo mandray sy maka izany boky izany rehefa hariva.

Karazam-baovao maro no tantarain'ny gazety isan'andro ary matetika dia samy hafa foana. Eo ny lozam-piarakodia, ny vono olona, ny halatra sy ny isan-karazany. Tantarainy amin'ny teny gasy izany fa misy ihany koa anefa ny mitantara izany amin'ny teny vahiny.

Avy nioty ny vokatra tany an-tsaha ireto mpivady ireto dia ny vokatry ny tany ; ny katsaka tamin'ny kolakolany ary novoasana izany ka nahantonkantona teny amin'ny lavarangana mba ho ahaha.

Ao amin'ity toeram-pamakiam-boky iray, misy karazana boky maromaro : ao ny amin'ny teny vahiny, misy ihany koa ny amin'ny teny malagasy. Betsaka sy maro ny loko afaka isafidianana, ary eo ivelan'ny boky no ahitana ny anaran'ny mpanoratra sy ny lohateniny.

Vory lanona tao amin'ity efitrano lehibe iray ity avokoa ny fianakaviana rehetra ; manatanteraka ny fankalazana ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i bebe Ranoro. Tena faly avokoa na ny tanora na ny antitra na ny ankizy kely.

Fotoam-pialan-tsasatra dia nandeha nitsidika toerana maromaro ireto mpinamana telo mianadahy. Anisan'ny mba notsidihin'izy ireo ny toeran-java-boahary anankiray eny Mandraka ary nahitana ity ravin-kazo iray izay tena mahaliana azy ireo na ny mahita azy aza. Ny raviny dia maitso avokoa miaraka amin'ny tahony. Tsy mbola tena fahitan'izy ireo izy ity kanefa fantany fa mety ahasoa azy satria mety ho fanafody mahasitrana fery.

Tanàna iray izay eto Madagasikara izy ity ; tsy mampino ny fisiany satria tsara dia tsara sy toy ny ireny any ivelan'ireny mihitsy ny endriny, ahitana trano maromaro, misy tafo ary somary miavaka kely ny endriny, ahitana sainam-pirenena ihany koa manodidina ilay toerana.

Toeram-pivarotana iray mivarotra ireo kojakoja izay ilaina amin'ny fanamboarana. Anisan'izany ny fitaovana entina mandoko amin'ny endriny sy ny lokony maro isan-karazany tokoa izy ireo : ao ny miloko mena, ny miloko manga, ny miloko maitso, ao kosa ny miloko fotsy.

Eto amin'ity tsena amoron-dàlana anaty trano hazo ity dia ahitana karazana legioma maro isan-karazany anisan'izany ny tongolo, ny voatabia, ny tsaramaso, ny voanemba.

Rehefa maraina ny andro dia samy mitanjozotra mamonjy ny asany avokoa ny olona rehetra. Ny mpianatra mamonjy ny fianarany, ny mpiasa mamonjy ny biraony ary ireo ankizy maro samihafa kosa dia variana erỳ mitazana ireo olona hamonjy ny lahasany.

Rehefa mandeha amin' ireny toerana lavitra an' Antananarivo ireny isika dia mahita eny amin' ny lalam-pirenena karazana takela maro manambara toerana na anaran-tanàna. Betsaka amin' ny olona mantsy no tsy mahita ny toerana alehany kanefa dia mandeha fiara.

Fitaovam-pianarana betsaka no hita tao anatin' ity trano fivarotana ity, talantalana maromaro mihitsy ary azonao hisafidianana tsara na ny kahie, penina na ireo fitaovana hafa ihany koa.

Fitaovana iray ampiasaina rehefa hisakafo ; ny an- drenivohitra moa no tena mampiasa azy ity ny aty ambanivohitra kosa tsy dia ahitana azy sotrorovitra no anarany araka izany anaran'izany dia mitovy amin'ny sotro ihany ny endriny fa misy rovitra kosa ny anelanelany.

Mandalo eto amin'ity tanàna iray ny fiaran-dalamby amin'izao fotoana izao. Efa misy ora tokoa ny fandalovan'izy ireo eto ary rehefa akaiky izy dia manao tazan-davitra azy avokoa na ny ankizy na ny olon-dehibe na ny tanora satria liana sy mba te ahita izany fiaran-dalamby izany.

Voankazo iray tena mahasalama ity voankazo iray ity ; mitobaka sy mameno eny an-tsena izy rehefa fotoana fahavokarany miloko maitso izy raha mbola manta ary miloko mena kosa rehefa masaka marokoroko ny hodiny.